Mu nkino z'umupira w'amaboko hariho izo usanga zitaruhisha kubera ko haraho usanga bigusaba kwihagararira mu kibuga utirukanga cane. Aho naho bikaba bitandukanye n'urukino rw'umupira w'amaguru.

Inyubakwa zitari nke zubatswe mu buryo bwa kijambere kandi ziragerekeranije. Imbere yazo hari kibuga c'umupira w'amaboko muri ico kibuga harimwo abantu benshi cane.

Ndayarinze iyo ariko ararorera urukino rwabo rw'umupira w'amaboko canke w'amaguru usanga umutima w'iwe wose ubwenge bwiwe bwose yabiherejeko niyo wokubita canke ukamukankamira ntiyumva.

Abantu batari bake, bagizwe ahanini n'imiyabaga, bari mu myambaro yabo yo kwinonora imitsi; bamwe barahagaze, abandi bariko barakina mu bibuga, abandi bariko baratambuka.

Ubuzu bwa surwumwe bwagenewe igitsinagabo aho bakorera umwanda muto, ariko rero haracafuye, kandi harabumaguritse vy'ukuri birasabako hosubirwamwo hakwitwararikwa.

Ubuzu bwa sugwumwe ni nkenegwa haba ku muhana w'umuntu ahakoranira abantu benshi ku mashure ku mavuriro n'ahandi ariko rero biranasaba ko bwo kwamabugirirwa isuku rikwiye.

Ishure ryisumbuye rya musema, risanzwe rifise uburaro aho abanyeshuri batari bake biga bararayo. Inyuma y'aho abanyeshuri barara niho bamesurira impuzu bakanazanikiraho ariko hatanguye gusaza ariko harabora birasaba ko bosubiramwo kuwubaka n'amazi bakayasubiramo neza.

Urukino rw'umupira w'amaboko, rurakundwa cane n'abatari bake; kiretse ko abagabo barukunda ku bwinshi, n'igitsina gore na bonyene usanga rimwe rimwe, bariko barakina urwo rukino.

Abana b'imiyabaga batari bake bishoboka ko ari abanyeshure bariko barakina inkino zitandukanye, hari abariko barakina urukino rw'umupira w'amaguru abandi nabo rw'umupira w'amaboko.

Ndakunda ikibuga c'ishure ryacu aho twinonorera imitsi na canecane mu rukinoro rw'umupira w'amaguru ni, kubera ko barahateragiye utwatsi dukwiye iyo bishitse ukikubita hasi mweza ngo ubabare cane.

Ahantu hose hakoranira abantu ku mashure ku mavuriro n'ahandi nivyiza ko haba ubuzu bwasugumwe no kwishuri iwacu burahari kandi abahungu bafise aho baja habo n'abakobwa nabo nyene aho baja habo.

Kw'ishuri iwacu amazi yahahora aheruka gukama nico gituma mu kazu kasurwumwe baciye bahazana igikoresho co kuvomeramwo amazi kugirango aze arakoreshwa.

inyubakwa ziboneka ibice bimwe bimwe hari imwe iboneka igice co mu mbavu iyindi ikaboneka icuma gifashe hejuru ku mabati hari n'ibiti hirya no hino navyo nyene biboneka ibice bice

Inyubakwa zigize ishure ryisumbuye ryo mu Mivo, zifise amabati asa n'urwatsi rutoto. Imbere y'izo nyubakwa hariho n'ikibuga, aho bakinira umupira w'amaboko.

Ishure ry'isumbuye rya gatara rigizwe n'inyubakwa nziza cane zikomeye hariho n'ibibuga by'imipira y'abiyamaguru y'abiyamaboko kandi hariho n'utwatsi n'uduti duteragiye hirya no hino.

Iyo urengutse ahagenewe ubuzu bwa surwumwe kw' ishure ryisumbuye rya Kinindo uratangara cane. Ni kubera ko usanga hubatse neza cane, n'inzugi zikomeye z'ivyuma; wokwibaza ko hakorerwa ibindi.

Urukino rw'umupira w'amaboko ntiruruhisha cane nk'urukino rw'umupira w'amaguru. Nico gituma abakinyi bakunda gukina urwo rukino, usanga bamara umwanya munini, kandi n'abigeme nabo nyene bararuhurumbira cane.

Ubu abatari bake, barahurumbiye kwinonora imitsi, biciye mu nkino z'umupira w'amaboko; nico gituma iyo uciye ku bibuga bitandukanye, ahabera izo nkino, uhasanga abantu batari bake, bamwe bariko barakina abandi bariko bararorera.

Inyubakwa nziza cane ibereye ijisho igeretse rimwe iruhande yayo hari ikibuga c'umupira w'amaboko, hirya hari iyindi nyubakwa, hari n'ibiti biteragiye impande y'izo nyubakwa.

Hariho igikoresho cagenewe gukora iyo umuntu ahegeje kugira umwanda mukuru. No mw'isomero iwacu baragishizeho kugira ngo umuntu wese yumva ashatse kuja mu kazu ka surwumwe ace acifashisha.

Uno musi twari turamutse tuja guhura n'ishure ryisumbuye ryo kumusaga kugira ngo dukine umupira w'amaboko twazindutse turavyitegurira imbere y'amasomero yacu, kandi twese twari twambaye umwambaro usa n'ubururu.

Ni vyiza ko inkino z'umupira w'amaboko canke w'amaguru zikundwa. Ariko hariho igihe ab indenzarugero ku barorerezi, kubera ko iyo bariko bararorera abakina, bamwe bamwe usanga bataye umutwe, kuburyo batumva n'uwinjiye. Ubwenge bwose n'umutima wabo vyose babihereza muri izo nkino.

Ni vyiza ko ahari amashure, kw'ivuriro ahari ubunywero, hoza haraba inyigisho zijanye n'ingene ubuzu bwa surwumwe bukoreshwa. Kubera ko, hari igihe hamwe hamwe usanga nk'aho abantu b'igitsina gabo baja kwihagarika, usanga batatumbereje neza ugasanga bagiye barajojotereza hasi.

Akazu ka surwumwe kiki zungu nta mipfundikizo iriko haba kuri ako kazu ka surwumwe aho bicara canke aho bakwegera amazi hasi hari igikoresho kirimwo amazi basukamwo hakaba ibindi bicupa bibiri navyo nyene bigaragara vy'amazi hamwe n'ikindi gikoresho bakoresha mu ku hagirira isuku.

Ishure ryisumvuye ryigisha ivyo imyuga ry'u bubanza rifise inyubakwa nziza cane zifise amabati asa n'urwatsi rutoto imbere y'izo nyubakwa hari ikivuga c'umupira w'amaboko hari nohino utwatsi twiza cane natunyene dusano gwatsi rutoto.

Ishure ryacu rirafise n'utuzu twa surwumwe, ariko rero birakenewe ko twitwararika kugira isuku, haba imbere muri utwo tuzu, haba ku nzugi, na zonyene ziracafuye, bisaba ko twoza turazoza.

Umwigisha ajejwe isuku kw'ishure ritoya ryo mu Migina, aributsa abanyeshure bose biga kuri iryo shure, ko iyo bavuye mu kazu ka surwumwe, bokwibuka guca bakaraba, kubera ko amazi asanzwe ari iruhande yako kazu nyene ka surwumwe.

Ubu ahantu hose hakoranira abantu, ku mashure, ku mavuriro n'ahandi; usanga bibuka kuhashira utuzu twa surwumwe, kubera ko, usanga bikenewe cane.

Ku ishuri iwacu hariho ikibuga c'umupira w'amaboko kirinyuma yaho turara iyo abanyeshure canke abandi baje kuhakinira biraduhungabanya cane kubera usanga hari urwamo rwinshi cane.

Umuryango w' ahari akazu ka surwumwe. Umuryango ni mwiza cane ukozwe mu cuma. Utandukanye n'ubundi buzubwa surwumwe kuko ahenshi usanga hatugarwa canke iyo bahugaye bagashira ko imiryango ikozwe mu biti.

Urukino rw'umupira w'amaboko rusigaye ruhurumbirwa ku bwinshi. Benshi bavuga ko igituma baruhurumbira ko rutaruhisha cane ari na co gituma n'abigeme usanga na bonyene bagwijukiye.

Uno musi nari naherekeje wa muhungu wanje gushika kw'ishure aho yiga, mbere y'uko ntaha narinshaka kuja mu kazu ka sugumwe, ndengutse mu kazu ka sugumwe kayo mashure nasubiye inyuma niruka kubera ko hari hateye isoni sinorinda no kuvuga uko hari hameze.

Ni vyiza ko haba mu mashure canke ahandi ahantu hose hahurira abantu benshi nko kwa muganga n'ahandi, haba hariho n'utuzu twa surwumwe kugira ngo vyorohere abahakorera canke ababa baje kuhatemberera.

Utuzu twasugumwe twaho igitsina gabo kija usanga dutandukanye naho igitsina gore kija, kuberako aho igitsina gabo kija barubaka aho gushira umwanda muto n'aho gushira umwanda mukuru mu gihe ahitsina gore habari hamwe gusa.

Ahantu munzu imbere, hariho n'imiryango itatu ,iyo miryango irugaye, bishoboka ko imwe muriyo, ariy'utuzu twa sugumwe.

Utwatsi twinshi dusa n'urwatsi rutoto, harimwo amashurwe yera, harimwo n'igiti kimeze nk'igisandasanda, ikindi giti hirya gisagaraye, hari n'ikibuga c'umupira w'amaboko, hirya hari inyubakwa z'amashure.

akazu ka surwumwe karakenewe cane haba ahakoranira abantu benshi haba mu mihana n'ahandi n'ahandi birasaba ku kagirira isuku kandi sivyiza ko kaguma kuguruye bisaba ko umuryango wakokazu bawugara

Aho bakinira umupira w'amaguru, rimwe rimwe usanga bahateye utwatsi. Ariko rero sivyiza ko utwo twatsi baba bahateye dukura cane, bisaba ko baza baradukata kugira ngo vyorohere ababa bariko barakinira muri ivyo bibuga.

Uruhome rw'inzu ruboneka uruhande rumwe. kuri urwo ruhome, hari ivyandiko vyerekana ahaherereye utuzu twa Surwumwe kandi barerekana aho igitsina gabo cagenewe kuja n'aho igitsina gore cagenewe kuja.

Mu bijanye no kwinonora imitsi, haba no mu nkino z'umupira w'amaboko, z'umupira w'amaguru canke izindi nkino, n'abana b'abigeme ntibatangwa. N'iyo hageze ko baja gutana mu mitwe n'uwundi murwi barambara na bonyene umwambaro ubaranga bagakerebuka bakabikora.

Utuzu twasugumwe ku mashure badushira ahantu kure yaho bigira cank ahari uburaro canke aho bafungurira kandi baratwugara kugira ngo imicafu canke umunuko ntibibangamire abarihirya no hino.

Utuzu twa sugumwe twagenewe igitsinagabo. Ni dutatu, uravye hasi usanga hacafuye, ari naco gituma bisaba ko umugabo wese agiye kwihagarikayo yotumbereza neza aho umwanda muto wagenewe kuja.

Ka kazu ka surwumwe ko kw'ishuri iwacu, kagenewe abigeme, karononekaye kubera ko aho bicara umupfundikizo waravuyeko. Bisaba rero ko dutanga amafaranga amajana atanu umwe umwe y'amarundi kugira ngo basubire bagakore neza.

mu nkino zitandukanye z'abize umupira w'amaboko canke w'amaguru n'abigeme usanga rimwe rimwe bariko barazikina ivyo mu minsi iheze ntivyari bimenyerewe cane mu Burundi na cane cane mu ntara za ruguru.

Iyo ndungurutse ahabere ubushakashatsi kw'ishure aho niga nsangayo ibikoresho vyinshi vy'agaciro bimwe bimwe simenya n'ico bikora. Ikindi nshimira ico kibanza usanga harangwa n'isuku ryinshi cane kandi n'ibikoresho vyose usanga biteretse ahantu hejuru.

Urugi rw'icumba kiberamwo ubushakashatsi kw' ishuri iwacu usanga rutandukanye n'izindi nzugi z'amasomero. Kubera ko habikwa ibikoresho vy'agaciro, baciye bahashira n'urugi rukozwe mu vyuma kugirango nkuwogerageza kuja kw'ibayo ibintu ntiyorohegwe.

Nsengiyumva akorera ahabera ubushakashatsi, kubera ko usanga hari ibintu ariko aravangavanga canke ariko arashira mu vyuma ngo abipime arikingira cane haba mu maso, mu mutwe, mu minwe, n'ahandi.

Ikibanza ciza cane gikorerwamo ubushakashatsi. Kirasukuye kandi hari n'udutebe dushika kuri dutandatu duteretse muri ico kibanza.

Iyo turi ahakoregwa ubushakashatsi twese tuba twambaye impuzu zisa co kimwe na mwigisha. Zimwe bita amataburiya kandi ziba zera derere.

Abantu bakora ubushakashatsi canke bafise ivyo baba bariko barapima, barikingira kubera ko ivyo baba bariko barakabakaba bataba bazi neza ingorani bishobora gutera. Nico gituma bikingira haba ku ntoke ku munwa n'ahandi n'ahandi.

Akumba kamwe k'akabati bagasize kwuguruye, kubera ko ari ho hari ibikoresho nyamukuru barumwete akoresha iyaje gukora ubushakashatsi bwiwe hamwe nyene asanzwa bukorera.

Cagishusho kigereranya umuntu ,duhora twigira ko iyo hageze ko twiga ibihimba bigize umuntu, bacunguruje bagikura mw' ishure ry'umwaka wa kane, bakijana ahabera ubushakashatsi kubera ko hari abana iyo bakirengutse ko kibater'ubwoba.

Ahantu hakoregwa ubushakashatsi haba ku mashure ku mavuriro n'ahandi bisaba ko bahugara kubera ko haba hariyo ibikoresho bikomakomeye kandi n'utabimenyereye yinjiyeyo ashobora kuhagirira ingorane nico gituma kenshi usanga bahugaje inzugi z'ivyuma.

Ahantu hakorerwa ubushakashatsi usanga harangwa n'isuku ridasanzwe n'urutonde mbere barashiraho n'amazi kuko kenshi barayakenera muvyo baba bariko barakorerayo.

Iyo bubatsi amazu akorerwamwo ubushakashatsi barategekanya gushiramwo amazi, kubera na yo nyene arakenerwa ni co gituma urabiye inyuma yizo nyubakwa z'ubushakashatsi usanga hariho imihora itwara ayo mazi.

ivyumba bikorerwamwo ubushakashatsi biba birimwo ibikoresho bitandukanye kubera ko mu bihakorerwa hariho ivyo bashira mu vyumba bakaraba hariho ivyo bavangavanga kandi n'amazi nayo nyene hari igihe bayakenera nico gituma unayasangayo

Kw' ishure ryigisha ivyubuvuzi ry'i Ngozi Nyandwi niwe arongoye icumba c'ahabera ubushakashatsi. Uno munsi yari yamaze kuhashika, yambaye ishati yirabura arindiriye umumenyeshamakuru ahava aza kumubaza ibihakorerwa.

Ivyuma canke ikindi cose bakoresha ubushakashatsi mu gupima canke ubundi buryo babikoresha, bisaba ko bavyitwararika, bakabigirira isuku kandi bakabishira ahantu hameze neza cane, kuburyo bitagira ingorane.

Imbere mu cumba, umuntu ahagaze ari hirya, uwundi muntu aboneka igice kimwe yambaye impuzu yera. Bishoboka ko ico cumba ari igikorerwamwo ubushakashatsi.

Abantu babiri biboneka ko bafatiriwe cane kandi bashize umwete kuvyo bariko barihweza, n'inyambaro yabo irabaranga ko bari mu cumba c'ubushakashatsi. Hari n'ivyuma bitandukanye bibakikuje hirya no hino harimwo na mudasobwa.

Rurihafi niwe ajejwe icumba y'ubushakashatsi kw' ishure ry'ubuvuzi aho mushikanje yiga. Iyo uhashitse usanga afitse ibintu ariko araterateranya kandi ntakubita n'urugohe, aguma araba hirya no hino kugira ngo ibintu ariko arakora bigende neza.

Uwujejwe ububiko bw'ibitabo kw'ishuri iwacu turamushimira cane, kubera ko arazi kubitondeka neza iyugiye ukeneye igitabo co gusoma nta mwanya bigufata kubera ko abazi aho kiri acagitora akigushikiriza.

Turakunda cane uwukora ahabikwa ibitabo kw’ishure iwacu; kubera ko arabitondeka neza ku murongo, igitabo cose akagishira mu kabati kaco, bivanye n'ibigize canke ibiri muri ico gitabo; iyo ugiye urondera igitabo co gusoma usanga vyoroshe cane.

Uwusanzwe ajejwe ububiko bw'ibitabu kw' ishuri iwacu, uburongozi bw'ishure buramushimira cane. Kubera ko abikora neza, arabitondeka aho vyagenewe kuja vy'ukuri ni uwo guhabwa amanota.

Ububiko bw'ibitabo busaba kwitwararikwa cane nico gituma uwuhakora asabwa kugira urutonde igitabo cose akakibika aho cagenewe bivanye n'ibikirimwo, ivyo biraheza bikorohereza uwuje aronderamwo igitabo.

Ni vyiza ko ahantu habikwa ibitabo haba hafise isuku, kandi n'ibitabo bigatondekwa, kimwe cose mu kibanza cagenewe kujamwo. Kuko biraheza bikorohera uwuba ahakora, kandi bikorohera n'uwuba aje arondera igitabo co gusoma.

Iminsi yose, mwigisha ahegeje kwigisha ivyigwa vyiwe acayegeranya ibikoresho yakoresheje na cane cane iyo yariko arigisha icirwa c'ibiharuro, akabikoraniriza munsi y'imeza iwe ahabigenewe. Turakunda cane ingene afise urutonde mu vyakora.

Barakamfitiye akora ahabikwa ibitabo kw'ishure iwacu. Twese turashima ukuntu abitondeka neza kandi iyo ugiye ukeneye igitabo co gusoma ntibigorana cane kubera aba azi kimwe kimwe aho yagishize.

Kw'ishuri wacu ahabikwa ibitabo, ntusangaho ibitabo gusa ushitseyo ukaraba ku mpome urasangayo n'amakarata atandukanye bakoresha iyo bariko baratwigisha ivyigwa bijanye n'indondabihugu.

Ububiko bw'ibitabu bwo kw'ishura wacu busigaye burimwo ibitabu vyinshi cane bisaba ko bagura aho kubibika, kubera ko rimwe rimwe harigiheusanga vyakorokeye hasi bigaheza bigahungabanya ubujejwe bwo bubiko.

Iyo hari ivyo nkeneye kumenya bijanye n'akahise k'igihugu cacu ncangenda ahabikwa ibitabo kw'ishure iwacu wacu ngatanga ibindanga bagaca bampa igitabo kijanye n'akahise niyo nshatse ndagitahana nkazokigarukana.

mu bubiko bw'ibitabu kw'ishuri wacu ntusangayo ibitabo gusa hari n'amashusho usanga amanitsweyo ayo nayo abigisha bahora baya kenera rimwe rimwe nk'iyo hageze ko bigisha ibihimba bigize umuntu n'ibindi n'ibindi

Ishure ry'intango ry'i muyinga rigitzwe n'inyubakwa nziza cane, ziri hirya no hino hari nigiti kiri imbere kibere y'igyisho uhaciye nti wo kbibaza kwari ishure ry'intango.

Inyubakwa nziza cane, z'amashure zubatswe zitonze ku murongo, hino yazo hariho uduti n'utwatsi duto duto tuhateragiye navyo nyene bibereye ijisho.

Uno musi mu cirwa c'ibiharuro twize harimbwo no gusoma isaha natashe namenye neza ingene basoma isaha nzohora mfasha data wacu ku'isoma kuberako nta vyazi ibijanye no gusoma isaha yo rushingwa.

Inyubakwa nziza cane zigerekeranye, biboneka ko ari inyubakwa zishure ziri imbere mu ruzitiro rugizwe n'amatafari rusize n'umusenyi n'isima kandi hari n'icapa kururwo ruzitiro cerekana uko iryo shure ryitwa.

Nivyiza ko haba ku mashure y'intango canke yisumbuye, abanyeshure bahiga bamenyera no gukora ibindi bikorwa bitandukanye, nico gituma kw’ishure ritoya ryo Kumugomera, iyo abanyeshure batari mu vyigwa vyabo, barabajana no mu mirima bagakora ibikorwa nko gusoroma ivyarimwe n'ibindi n'ibindi.

Ishure ritoya rya nyamugari ya kabiri risanzwe rifise n'imirima y'ishure iyo bafise ivyo bandikiye basoromye muri iyo mirima imvura igakuba abanyeshure baca bafata ibikoresho bakihutira kuvyanura bakavyinjiza ahabigenewe.

Mw'isomero ry'umwaka wa gatandatu, hari akabati kari imbere mu mfuruka, ako kabati nako mwigisha abikamwo ibikoresho bitandukanye. Ni keza kandi karatandukanye n'ubundi bubati.

Nsanzwe nigisha mw'isomero ry'umwaka wa gatatu, uno munsi abanyeshure bangoye cane batera urwamo ndaheze ndabakankamira ndababwira ngo bifate neza wamuhungu wo kwahari menshi afise isoni nyinshi cane yaciye yunama ku ntebe yifata neza aguma yubise amaso.

Inyubakwa zigize ishure ry'intango ry'abikorera utwabo rya kinindo zirabereye ijisho hari nuduti twiza cane tugororotse dusano rwatsi rutoto turi mpande y'izo nyubakwa.

iyo kw, ishuri iwacu haramutse haba inama ihuza abavyeyi barereye kuri iryo shure uca uvyibwira kubera ko usanga hari abantu benshi bakuze kandi n'imiduga ibayiyongereye

Muri ca kibanza abigisha basanzwe bateguriramwo ivyirwa no musi nta rutonde rwari ruri yo kigeme naburikukiye uno musi ni bo bari bicayeyo, ariko uravye hirya no hino ibitabo vyari bisanzaye ibindi bigeretsekume meza uko vyishakiye ibikurutu musi y'intebe n'ibintu vyinshi usanga ata rutonde bifise.

inyubakwa nziza cane biboneka ko ari nyubakwa z'amashure. Mu marangi agize izo nyubakwa, harimwo irangi risa n'umuhondo, imbere y'izo nyubakwa hari biti n'ivyatsi vyiza cane bibereye ijisho.

Twari dusanzwe tuzi ko impapuro zose zifise ibara ryera ariko uno munsi mwigisha wacu yadutangaje cane hari ivyo yashaka kumanika ku ruhome bijanye n'ibimenyeshejwe twagiye tubona asokorora urupapuro rusa n'umuhondo aravyandikako aca arabimanika hanyuma turatangara.

Kw'ishure kwa Bahondumunwa hari utuzu twasugumwe tw'ikizungu, ariko rero ikibanza umwanda uva muri utwo tuzu ushikiramwo iyo uri kuriiyungurura ng'ufate inzira yo kiri imbere y'amashure, iyo habaye ingorane bakugurura ico kibanza har'umunuko ubangamira abanyeshure.

Mwigisha w'ibiharuro aradukarira cane iyo bishitse ho akaduha akabazo aca atubwira ko umuntu wese aheza kwandika mu kwishura ibibazo yabajije aca afata urupapuro canke ico yanditse ko akagishira hejuru mu kurindira ko abandi baheza.

Inyubakwa zigize ishure ritoya rya Kibenga zirabereye ijisho cane. Ukiharenguka ubona inyubakwa zitonze ku murongo, utwatsi dukase neza turi hambavu yizo nyubakwa kandi n'igicu kiba kiri hejuru cera congera gisa n'ubururu usanga kibereye aho hantu.

Rwa rugi rugize isomero ry'umwaka wa gatatu C bararusize irindi rangi risa n'agahama mu gihe iryahorako ryasa n'urwasi rutoto, abanyeshure bahigira barashima ko irangi ry'agahama ryababereye ryiza gusumba iryahora.

ibicapo biri ubwoko bubiri igicapo ca mbere cerekana abantu bicaye igicapo kigira kabiri cerekana umuntu abahagaze imbere w'igitsina gore biboneka ko yoba ariko arabigisha

Uno munsi batweretse igitabo c'ibiharuro c'umwaka wa kane uko kiba kimeze. Kubera ko mu mashure nka yose y'intango baheruka gusohora ibitabo bishasha haba kuvy'abigisha bakoresha canke ivy'abanyeshure.

Ishure ry'intango ryo mw' i Jabe ryubatswe mu buhinga bugezweho bwa kijambere. Hariho n'ingazi ziduga hejuru kubera ko iryo shure rigeretse, iyo uriko uradugaho nta ngorane wogira kubera ko uca ugenda wifadikije hirya no hino.

Muri ino minsi, urengutse kw'ishure ritoya ry'i Misugi, usanga ata n'inyoni iharangwa, baba abanyeshure, abarezi, nta n'umwe uhasanga, ni kubera ko bari mu biruhuko vy'igice ca gatatu.

inyubakwa zimwe ziriko amarangi yera ayandi asa n'agahama hirya hariyo ibiti hino hari umuduga uhagaze mu kibuga kiri imbere y'izo nyubakwa

Hari nyubakwa zishure ritoya ryo mu migina ziri ahantu hinyegeje izo nyubakwa hari n' igihe imvura igwa umwuzurire ukazitera ugasanga hari ivyondo vyagiye biraja ku mpome hirya no hino.

Ahari inyubakwa z'amashure usanga barateragiye ibiti ivyatsi bibereye ijisho, kubera ko bigirira akamaro abanyeshure canke abandi bose baba bahari hari, kandi nabashiraho ivyo abanyeshure bakinirako nk'iminzega nzega urumvuma ni'ibindi.

Ishure ryisumbuye ryigisha ibijanye n'imyuga itandukanye gukora amatara, n'ibindi n'ibindi baherutse kurisubiramwo ubu barashizeho n'urugi rw'ivyuma ruri ku bw'injiriro.

Uno munsi kw'ishure twize gusoma isaha. Mwigisha mukuwigisha gusoma isaha y'urushinge, yashushanije ku rupapuro acaramanika ahantu twese dushobora kubona, aza aradusubirishamwo, kandi twese twabimenye.

Ko'ishure ryisumbuye rya musenyi iyo uharengutse uratangara cane, kubera ko hari inyubakwa nyinshi cane zubaswekija mbere, kandi zitonze ku murongo hakaba nuduti n'utwatsi vyiza cane ikikuje hirya ohino.

Ikintu kikumenyesha ko ahantu, ariko arabera amakoranyiro nk'amanama canke ibindi hari abantu benshi uhasanga no kw'ishura i wacu, kubera ko hari ikibanza cagenewe kuberamwo amanama hari igihe gusanga hari abantu benshi sibahari batambaye umwambaro w'ishure.

Uno munsi mwigisha yatumenyesheje igihe tuzogarukira gutora amanota y'ibibazo by'igice cya kabiri twari tumaze mw iminsi nitariki zitatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu igihe cy'isaha zitanu z'umuhingamo.

Utwatsi twiza cane turemvye dusa n'urwatsi rutoto iruhande yutwo twatsi hariho uruhome uri urwo ruhome hacafyeko igicapo c'umuntu yicaye mu gakinga.

Urengutse mw’isomero ryacu, wohora uraraba; usanga hashajije, intebe zitonze ku murongo, hasi hasa n'agahama, vy’ukuri ntarindi somero ndabona, ribereye ijisho nk'isomero ryacu.

Iyo bariko barubaka amashure barategekanya ko umuntu adashobora kunyagirwa canke ngo yakirwe n'izuba ni co gituma inyubako z'amashure usanga zimeze neza cane barategekanije aho hantu.

Ishure eritoya rya kigina rigizwe n'inyubakwa za kera cane n'uruzitiro rw'iminyare ni na co gituma umusitanteri wo mu bugabira yagirishije inama ku wa gatandatu ahimiriza abene gihugu kuboterera umusada rigasubirwamwo.

Mwigisha wo mu mwaka wa kabiri uno musi yarika arigisha icirwa c'ikirundi, kubera ko yarika arigisha abana gusoma no kwandika amajambo amwamwe yaciye ahitamwo kwifashisha ijambo rivuga ngo ubukene kugira abanyeshuri babitahure cane bivanye n'ubukene bwo ubwarije igihugu.

Muruno mwaka w'ishure turimwo, kw’ishuri iwacu abanyeshuri biga m umwaka wa gatatu babaye benshi cane, nico gituma baciye babagaburamwo ibice bitatu hakaba umwaka wa gatatu A n'umwaka wa gatatu B n'umwaka wa gatatu C.

Zanyubakwa z'ishure ry'intango, ryitiriwe umweranda mikayeri, baraye bazisize irindi rangi; hari irangi risa n'umuhondo, hari irangi ryera, hari n'iry'ubururu; amabati nayo asa n'agahama, kandi no ku nkingi hari irangi risa n'ubururu.

Inyubakwa z'ishure rya Mivo ya kabiri zikikujwe n'ibiti vyiza cane bitari bike n'imbere y'izo nyubakwa hariho utundi duti twiza cane tugufi duteye kijambere hakaba n'aho abanyeshure bakinira mu nzega nzega.

Ibitabu ni nkenegwa cane, ni co gituma ubisanga no mu mashure ku bwinshi. Haba hariho ivyo abanyeshure basanzwe bakoresha, hakaba n'ibindi biguma bibitswe, na vyo nyene iyo hari uwugikeneye aragenda akagitora mu bubiko bwavyo, akagisoma hanyuma akagisubizaho.

Iyo urengutse ku nyubakwa zigize ishure ry'intango rya Musenyi ya mbere uratangara cane, zubatswe mu buryo bwa kijambere zigerekeranije nta wo kwiyumvira ko ari amashure y'intango yo kwiyumvira ko ari ayisumbuye canke kaminuza.

Uno munsi mbere y'uko dutaha, twaciye dutondeka intebe uko tutahora tuzitondeka. Ni kubera ko hari inama ejo izobera mw'isomero iwacu nibaheza iyo nama tuzoca dusubira tuzitondeke neza.

Umwigisha wacu arasaba ko bomuha akandi kabati ko kubikamwo ibikoresho. Kubera ko aho asanzwe abika ibitabu n'ibindi bikoresho vyiwe hatanguye kwaga, birasaba ko bomuha ikindi kibanza co kubibikamwo.

Uno musi hari umugabo asiga amarangi yaje asiga akabati konyene mwarimu abikamwo ibikoresho vyiwe, natwe twaciye dusaba ko intebe zacu yogaruka akazisiga kubera ko zisa n'izishaje kandi ziracafuye.

Abana b'abanyeshure, bariko baratambuka bafise umuryango bagenda kwinjiramo; umwe muri abo afise ibintu yikoreye ku mutwe; hari uwundi ariko aragenda aca mu gihushane c'inzira abo bana bariko barafata.

Inyubakwa z'amasomero nka yose yo mu gihugu c'uburundi usanga zubakishijwe amatafari aturiye naryashure ritoya ryo mu rugazi naryo nyene n'uwko ariko kimwe gusa harakwiye gukorerwa isuku imbere y'amasomero.

Mwigisha wacu igihe yariko aratwigisha ibijanye n'amajambo amwamwe uko yandikwa n'ingene asomwa, yaciye yifashisha ijambo rivuga ngo ubukene. Twatangaye cane, bivanye n'igihe twaciye twibuka turimwo, c'ubukene bwugarije igihugu.

Umwigisha wacu yama atubwira ko imbere yo gutaha, tugirira isuku ikibaho tugahanagura ibiriko; ariko yaratwihanije guhanagura ivyigwa vy'Igifaransa aba yanditseko kubera ko Igifaransa gisanzwe kitugora, avuga ko tubireka tukaza turavyiyibutsa.

Iyo abanyeshure batashe bakagenda bapanze intebe mw'ishure inyuma yo kugira isuku biraheza bikaborohera iyo bagarutse bukeye kuko ntakiba kigorana kirimwo bashika biyicarira bagakurikirana ivyirwa.

Kw'ishure iwacu hari inyubakwa nziza zigize amasomero hakaba n'ibiti vyinshi bihabereye bitanga agatutu. ariko hari hagahaze kuko iyo turiko turatambuka usanga twacafuye ku maguru kubera ko hari isi irimwo ivu gusa.

ku mashure atari make barategekanya n'inyubakwa z'ahakorera abarongoye canke abaserukira iryo shure canke ibindi bikorwa bishobora kuba bihakorerwa bitajanye no kwigisha izo nyubakwa usanga badakunda kuzifatanya n'inyubakwa z'amasomero

Uno munsi kw' ishure ritoya rya Musongati ,hari haramutse habera urubanza rw'ubugeni ninaco gituma intebe zimwe zimwe bazikuye mu masomero bazitondeka hanze kubera ko nibamara kubaka hanze ahabera urwo rubanza rw'ubugeni, barashobora kuzikenera na zo nyene

Uwujejwe isuku kw' ishur' iwacu, amaz' iminsi aca mu masomero yose ahimiriz' abanyeshure kutaza baracisha mu madirisha bata ibipapuro canke ibindi bicapfu inyuma y'ishure, kuberako bishobora kubangamira amagara yacu

Igikoresho c'umubumbe w'isi usanga ar'ingirakamaro cane mu mashure iyo umwigisha amenyereye kugikoresha mu nyigisho ziwe biratuma abanyeshure batahura gose bakamenya ibihugu bitandukanye inzuzi n'ibindi n'ibindi.

Intebe z'abanyeshure zo kwicarako ziri mw'isomero, kandi zipanze neza ku rutonde inyuma yazo hari ikibaho kigira ibo isuku.

Mu masomero iyo batondetse intebe neza ku murongo usanga habereye ijisho, no mw'isomero ryacu twama tuzitondeka neza imbere yuko dutaha, ku musi ukurikira tuje twicara tunezerewe.

Igi papuro gisana umuhondo kimanitse ku ruhome gicavyeko ibintu bitandukanye nk'umupira wo gukinisha amaguru intebe yo kwicarako i karamu igiti n'ibindi.

Kw'shure ritoya ryo mu Kabezi harageze ko abanyeshure baja gukina. Nico gituma, twashitse dusanga utwana dutoduto twamaze gushika mu kibuga turiko turakina, twambaye umwambaro w'ishure.

Intebe baheruka kutuzanira ziri mu masomero nka yose ni nziza cane ariko hariho agahaze ako nako s'akandi n'uko uwa zikoze yibagiye gushirako akantu tuza turabikamwo ibikoresho tutaba turiko turakoresha.

Bimwe bimwe mu bikwereka ko inyubakwa z'amashure ari iza kera cane usanga zaramaze gusaza, zimaze kubomagurika hamwe hamwe . Hari n'igihe irangi usanga ritandukanye n'iriri ku nyubakwa z'ubu canke ukahasanga ivyatsi vyarakuze cane n'ibiti, n'urubobi ku mpome hamwe hamwe

Ishure ryisumbuye ryo mu Carama, rigizwe n'inyubakwa nyinshi cane zitandukanye. Muri zo nyubakwa nyinshi muri zo zifise irangi risa n'umuhondo.

abigisha burya baraciya ubwenge cane kuberako barazi igituma abanyeshuri bibuka ivyo bababize bakunda guca bafata ibikenewe bakavyandika ku mpapuro bakabimanika kumpome hirya no hino mu masomero kugira ngo n'aho abigisha baba batahari abanyeshuri babirabe bavyiyibutse

Abubaka inyubakwa zitandukanye, yaba n'amashure baramenya kimwe kimwe aho cagenewe kuja ni naco gituma n'ubuzu bwasi urwumwe ku mashure ntibaheza ngo babwubake iruhande cane y'amasomero babwubaka hirya gato.

Igikurutu giteretse ahantu hacafuye cane ,kandi naco nyene ubwaco kiracafuye nta mufundikizo gifise ,hari ubucafu hirya no hino ,hari n'ivyandiko bikiriko bitaboneka neza.

Ngendakumana asanzwe yigisha mu mwaka wa gatanu kw'ishure ritoya ry'i Gitwenzi. Abanyeshure bavuye muri uwo mwaka wa gatanu bagenda mu mwaka wa gatandatu, usanga baciye ubwenge cane kubera ko umwigisha aba yahora abigisha na wenyene araciye ubwenge.

Intebe ziri mw'iisomero ry'umwaka wa mbere kw'ishuri iwacu zirateye isoni. Ziracafuye kandi zikozwe mu buryo atari bwiza. Birasaba ko bosubira bagahimiriza abavyeyi n'abajejwe intwaro bagaterera kugira haboneke intebe zibereye ijisho.

Ishure ry'intango ry'i Matongo, rimaze imyaka itari mike; nico gituma, usanga inyubakwa zigize iryo shure, zishaje kuva ku mpome gushika no ku mabati; birasaba ko bosubiramwo kwubaka izo nyubakwa.

Ni vyiza ko ku mashure haba hariho ikibanza cagenewe kujamwo ibitabo, kubera ko ibitabo wa musanga bikenewe abanyeshure barashobora kuvyifashisha abarezi bakavyifashisha n'uwundi wese akeneye gukarisha ubwenge.

ku munsi wa gatanu, ni umunsi wo gukora isuku, ku ishuri iwacu inyuma y'ivyigwa. turaheza tugaca dusukura neza mu isomero, tugatondeka n'intebe neza. iyo uharengutse ku mugoroba wo ku wa gatanu, usanga habereye ijisho.

binagana ni umwana w'umwete cane iyo yavuye kw,ishure agakora udukorwa abavyeyi baba bamutegetse hariho isaha ntarengwa kuri we isaha ya sa kumi aca afata amakaye n'ibitabo agasubiramwo ivyirwa yize kw,ishure

Igikoresho batamwo ubucafu, mw'ishuri iwacu, bagishize imbere y'aho nicara; kubera ko nsanzwe nicara ku ntebe y'imbere, birampungabanya cane. Ejo aho bukera, nzosaba uwuduserukira mw'ishure, arabe ahandi hantu bokwungururiza ico gikoresho.

Inzu nziza cane iteye igomwe impome zayo zirera hari n'ayandi mazu hirya no hino aboneka ibicebice kandi hino y'iyo nzu hari ikibuga kininiya cane gifise utwatsi duke ku ruhande.

Uno munsi twize gushushanya ibintu bitandukanye. Bimwe bimwe mu vyo twize gushushanya, mwigisha yaciyabifata na barabishushanya ku rupapuro runini ya rusa n'umuhondo wo bimanika ku ruhome. Muri ivyo harimwo umupira wo guhira n'amaguru intebe igiti agacamurongo ikaramu n'ibindi.

Abanyeshure na cane cane abo mu mashure y'intango bakiri bato, bisabako ivyo baba babigishije baguma babibibutsa ,no mu mwaka wa mbere barashushanya ibintu bimwe bimwe bize mu biharuro inyabutatu rukiramende n'ibindi bakabimanika ku ruhome kugira abanyeshure baze barabiraba bavyibuke

Inyubakwa nziza cyane, zigerekeranye bishoboka ko ari amashure. Inzugi n'amadirisha n'ivyuma bimwe bimwe bigize izo nyubakwa bisiza irangi risa n'agahama.

ku mashure atari make na cane cane amashure y'intango barahubaka n'ibikoresho abana bashobora kwifashisha iyo bariko barakina mu ntumbero yo kwinonora imitsi

Ishure ritoya ryitiriwe ubuzima busagutse ni ryiza cane, rigizwe n'amabati y'urwatsi rutoto hirya no hino hakaba naho nyene uduti n'utwatsi tubereye ijisho dusa n'urwatsi rutoto.

Igipapuro kinini cane gifise ibara risa n'umuhondo. Kimanitse ahantu kandi hari n'urundi rupapuro rwera na rwo nyene rumanitse ariko ruboneka igice kimwe. Ibiri kuri ivyo bipapuro vyose ntibisomeka.

Nivyiza ko abanyeshure iyo batashe, basiga bagize isuku mw'isomero, n'intebe bakazishira kumurongo neza, bakazitondeka kugira vyorohe k'umunsi ukurikira, baje bashike bicara ahantu hameze neza cane.

ikibaho kirekire cirabura gihometse ku ruhome rw'amatafara ahiye n'aho haboneka igice kimwe cahohantu bishobokako ari mw'isomero

Inyubakwa z'ishure ry'intango rya munanira zirashaje cane kubera ko zubatswe kera gose, ninaco gituma abavyeyi barereye kuriryo shure bahimiriza abajejwe intwaro ko bogira ico baterereye bakaryongerako akandi karangi.

Ibimenyeshejwe canke ivyigwa bishasha, mwigisha wacu aravyandika vyose ku mpapuro zibiri urwera n'urusa n'umuhondo, agaca abimanika ku ruhome impande y'ikibaho, kuba ari ukugira twese tuze turabicishako amaso bimwe twiyibutse ibindi tubimenyereho.

Ishure ryisumbuye ryo mu Musema rimaze kuramura abategetsi batari bake, ariko rero inyubakwa zimwe zimwe zigize ayo mashure bisaba ko zisubirwamwo kubera hamwe hamwe nta n'amadirisha ahari iyo uri mw'isomero nturonka akayaga gakwiye.

Abanyeshure bakubagana kw'ishure ritoya ryo mu Kabuye barakunda kubaha ibihano, ariko si ibihano bivuna. Kubera ko nk'ejo bundi igihe Kariwabo yariko aravuga mw'shure, baciye bamurungika gusoroma ibigori mu murima w'ishure aca aza avyikoreye abishira mu kibanza cabigenewe.

Umuduga w'amwigisha wacu iyo awuzanye ntaheza ngo awenjize imbere mu ruzitiro rw'ishure aca uhagarika inyuma y'uruzitiro impande y'aho bakinira umupira w'amaguru.

Wa mukobwa wanje ntaciga kw'ishure ry'intango ryo mucagura, ubu yiga ku ishure ry'intango ry'irusunwe igihe namushikana mu isomero nasanze hari y'intebe nziza cane zikozwe ku buhinga bwa kijambere.

Inyubakwa z'amashure y'intango yo mu Gashibuka zisa neza cane. Zubatswe mu buhinga bwa kijambere, amarangi meza cane, kandi imbere y'izo nyubakwa hateragiye uduti n'utwasi twiza cane tubereye ijisho.

Inyubakwa zigize ishure ry'intango rya Maramvya, zimaze igihe kitari gito, ziriko zirasaza, birasaba ko bokongerako akandi karangi ku mpome no kumabati.

uno munsi mu cirwa cy'ibiharuro twize ingero z'uburebure mwigisha yaciye asiga atubwiye ko tutohanagura ikibaho kugira ngo ejo aho bukera ni twamara gushika mw ishure turindiriye mwigisha tuzoze turavyiyibutsa kugira ngo turushirize kubitahura bwose

Mw'isomero iwacu, hariho ibipapuro bibiri binini cane bamanitse ku ruhome; kimwe muri ivyo bipapuro, kiriko ingene ushobora kwigisha abantu batazi gusoma no kwandika, ukoresheje ibimenyetso nk'ibipfunsi n'ibindi.

umwigisha asanzww ajejwe indero ku ishuri wacu aheruka kugura umuduga iyawuzanye ntawinjiza mu ruzitiro ahari amashure awusiga inyuma y'uruzitiro ariko ntacuba kubera haracungerewe neza

Ku Musaga, hari ishure ry'intango n'ishure ryisumbuye biri mu kibanza kimwe; nico gituma, uharengutse usanga abanyeshure bamwe bambaye umwambaro w'ishure ry'intango, abandi bambaye umwambaro w'ishure ryisumbuye, no mu kibuga kiri impande y'izo nyubakwa, haragutse cane abanyeshure bararonka aho bakinira.

Inyubakwa ziri hakurya y'ibarabara zimwe zimwe zigeretse ku zindi. Hari abantu bahagaze imbere y'izo nyubakwa bataboneka neza ariko hino y'ibarabara hari abandi bantu babiri b'igitsina gabo bariko baratambuka.

Abana benshi cane bamwe bambaye umwambaro w'ishure harimwo ibara risa nubururu biboneka ko ari abana biga mu ishure ry'intango bariko bariruka bamwe abandi barahagaze, abandi bariko barakina.

Mumwaka uwa kabiri w'ishure ry'intango rya Bugendana iyo winjiye muri iryo somero usanga ata rutonde ruhari kubera ko intebe abanyeshure bicara ko zitonze zimwe Ziraba hirya isindi ziraba hino biragorana ko umwigisha yigisha neza bose bakabitahura.

igiti giteragiwe mu ruzitiro rw'ishure ry'inderabigisha ryo mu ngagara benshi bacibazako vyinshi bariyumvira imyaka coba kimaze uwagiteragiye n'ibindi n'ibindi

Mw'isomero ryacu nta rutonde ruhari, kubera ko usanga baje kuhabika ibindi bikoresho bitandukanye: ibitabu by'abigisha, ibikoresho bivoma amazi, ibindi bikoresho vyo mu gikoni, amameza n'intebe, n'ibindi n'ibindi. Birasaba ko bokwitwararika urutonde kubera n'abigisha iyo baje kwicaraho birababangamira.

Ivyo turi mu cigwa c'inyigisho manyeshantara mwigisha wacu aca dusabako duhindura uburyo dutondeka intebe ntiduheza ngo tuzishire ku murongo umwe zose ziraba imbere duca tuzitondeka ku muzingi mwigishana w'akaje hagati akatwereka ivyo yateguye kutwereka.

Mu cigwa c'ibiharuburo mu mashure y'intango bariga no gusoma amasaha nico gituma umunyeshure iyo ageze mu mwaka wa gatatu canke kuduguga usanga ashobora gusoma isaha atankeka.

Barahegeje kubaka rya shure ry'intango ryo ku Kamapfizi ubu hakaba hariyo n'abana batanguye kuryigako. Igitangaje nuko inzugi zisize ibara risa n'umwambaro abanyeshure bambara.

N'igihe haba ari mu gihe c'ibiruhuko, ku mashure atari make ahakorera abasanzwe barongoye iryo shure kanakabo, bo usanga haba huguruye kubera ko hari gihe bakenerwa.

kw' ishure ry'intango rya Kigina, abavyeyi baharereye n'abandi benegihugu barashima cane ko ari ishure ry'akarorero rifise abigisha baciye ubwenge kandi bamenyesha cane. Ariko kubera ko ngo ata nyambo ibura agahonzi, birakenewe ko hasubirwamwo kubera harateye isoni aho abanyeshuri bigira.

Nduwimana n'aho ari umunyeshure asanzwa akina n'amareresi. Misi yose utuntu twose akoze turatwenza abantu kubera acashiramwo utuntu dutwenza. Nkubu yaravuye mu kazu ka sugumwe acamanika amaboko agira utuntu dutwenza abantu.

Basabose yiga mu mwaka wa kane w'amashure y'intango ni umwana akerebutse cane misi yose wamusanga ari we yishyura iyo mwigisha bagije kandi akama aja no gukora imyimenyerezo ku kibaho abavyeyi n'abarezi baramushima cane.

Inyubakwa ndende igeretse, iboneka uruhande rumwe. Hirya har'izindi nyubakwa ziboneka ibice bice, hari n'igiti ciza cane gitotahaye ,naco nyene kiboneka uruhande rumwe.

Mu masomero abigisha barandika ivyo babigishije canke ibikenewe bakavyandika ku mpapuro bagaca babimanika ahantu ku ruhome kugira ngo abanyeshure canke abo vyerekeye baze barabibona babisome bavyibuke.

Ububiko bw'ibitabo, har' ibitabo vyinshi cane bitonze neza biboneko kimwe kimwe bagishira aho cagenewe bivanye n'ibiri muri ico gitabo, hari n'isaho iri mukumba kamwe mutwumba tugize ivyo bitabo.

Abana babiri bariko barihweza mudasobwa bateretse imbere yabo, abo bana baboneka imitwe uruhande rw'inyuma, umwe hari n'agahuzu yambaye na konyene kaboneka igice.

Iyo amashure yubatswe mu buryo bw'igorofa birasaba ko bitwararika ingazi ziduga hejuru ku yigeretse ku yindi, bakitwararika no hirya no hino iyo uriko uraduga kuri izo ngazi kugira ngo hakingirwe ntihagira umuntu hagira ingorane ngo ahenuke.

Iyo atari umwanya w'ivyirwa, utwana duto duto two mu mashure y'intango, usanga turiko turatembera mu mashure, kandi ntawobiduhora kubera tuba dukeneye no kugorora imitsi.

kw'ishure ry'intango ryo mwirimiro unomunsi hari haje abanyeshure bo m'umwaka wa gatatu gusa kuberako hari haramutse hari inyigisho z'abigisha icigwa cuyomunsi kikaba cari gifatiye kucigwa cigwa m'umwaka wa gatatu.

Gapito ni umwigisha azwi cane wo kuva kera yigisha kwishure ritoya ryi Nyabikara arakarira abanyeshure niyari mwishure hari igihe ababwira ngo bafate ibitabo vyabo bashire hejuru kugira aboneko bariko baramukurikirana bose.

Iminsi yose isah'indwi z'umurango zigeze ,hari imodoka y'ishure yama iciza gutora abana, aho wamwishwa wanje yiga kw' ishure ryitiriwe umweranda gaburiyeri ryo mu ngagara.

Ishure ry'intango rya kigina ryubatswe mu nsi y'umusozi. Haruguru kuri uwo musozi hari ibiti vyinshi. Imbere y'iryo shure naho hariho uruhongore rw'ingurube.

Nabuhunyeri ni umwigisha mushasha wo kwishure aho niga yigisha mu mwaka wa mbere iyo atashe abanyeshure baca bamusamarira cane kubera ko batari bamumenyereye kuri iryo shure

Kw'ishure ry'intango ryo Kumubuga, amazi yaho bahora bafise aheruka gukama. Birasaba ko ababijejwe baza bakayasuzuma, kuberako izo ngorane zirakunda gushika kandi amazi bama bayakeneye.

Imbere y'inyubakwa z'ishure ry'intango ryo mu Gahene, har'ikibuga kinini cane, kirimwo n'utubuye duto duto. Kuberako ariho abanyeshure bakinira, mu mwanya w'abo wo gukina, n'ivyizako hoteragirwa utwatsi, kugira ngo abanyeshure bakine bamerewe neza.

Uno munsi kw'ishure ritoya ryo ku Mukoni hari habaye inama y'abavyeyi yatanguye isaha zibiri z'igitondo ihera isaha indwi, inama iheze abavyeyi bamwe bamwe bari baje n'amamodokari yabo baciye binjira muri ayo mamodokari baritahira.

Uno munsi aho wa mukobwa wanje yiga kw' ishure ry'intango ryo mw'Irimiro, harih' inama y'ababyeyi iza kuhabera ,nashitse kare nca sanga bamaze gutondeka intebe nyinshi hanze munsi y'ibiti kubera ko abavyeyi ari benshi cane niho bashobora gukwirwa.

Kw'ishure iwacu umwigisha iyo ashaka ko tuguma twibuka icigwa tuba twize na cane cane icigwa c'indome, aca yandika ivyo tuba twize uwo musi ku mpapuro akabimanika ku ruhome, uno musi ivyo yanditse ntibibona neza kubera yifashishije urupapuro rusa n'umuhondo.

Mu kigo c'amashure y'intango y'i Kagoma, harabereye ijisho cane, hari n'imbuga niniya cane abanyeshure bakinirako, hakaba n'ibiti biteye hamwe hamwe usanga bibereye ijisho bigatanga n'agatutu kubashoboye kuvyicara canke kubihagarara munsi yavyo.

kuwa kanuheze naringiye mu kaguriro ncanca mu kayira ka hafi gaca iruhande ya ryashure ritoya ry'imutobo ndunguruka mw'isomero rimwe nsanga nta n'inyoni nta banyeshuri bariyo nca nibuka ko bari mu buruhuko bw'igice ca kabiri

amashure atari make ya kera na cane cane amwe bavuga ngo yubatswe ku ntwaro z'ababirigi usanga menshi muri yo asakajwe amategura ariko usanga akomeye cane kandi hirya no hino haba hari uduti twakikuje tuhabereye

Uruzitiro rwo kwishure ritoya rya Muhanga ya mbere rugizwe n'iminyare, birasabako abavyeyi bagire ico baterereye n'abajejwe intwaro canke uwundi uwariwe wese kugirango bubake uruzitiro rumeze neza.

Kuri irya shure ry'akarorero ryo mu Kinindo, iyo uharengutse usanga habereye ijisho. Inyubakwa zaho urabiye imbere, usanga zishajije kandi hari n'icapa cerekana iryo shure uko ryitwa n'ibiriranga.

Iyo winjiye imbere mu ruzitiro rw'ishure litoya ryo ku mugendo uratangara, kubera ryubatswe neza cane mu buryo wo kwiyaza ko ari ishure ryisumbuye hari n'ahantu ushobora kwikinga agatutu canke imvura iriko irarwa.

Abantu bane, umwe ari imbere ntaboneka neza ariko abandi babiri bambaye umwambaro w'ishure usa, akandi kamwe gahekereye isaho yako mu mugongo karacari akana cane. Uwuri imbere y'abo bana hari ibintu yikoreye ku mutwe.

Inyubakwa ndende iboneka uruhande rw'inyuma, ntubona aho ihereza kuko hari n'amadirisha ayigize yuguruye, aca akingira amaso y'uwuriko araraba.

Ubu hasigaye hariho n'amashure bubatse kugirango bigishirizemwo ibijanye no kwinonora imitsi nk'inkino n'ibindi n'ibindi. Kenshi iyo uharengutse usanga baracafye kubibambazi ibijanye no kwinonora imitsi.

Iyo umwaka w'ishure uheze, abanyeshure bomumashure y'intango baragira umusi mukuru, nuno musi twari twatumiwe nk'abavyeyi barereye kw'ishure ritoya ryo mu kanyosha, umusi mukuru wagenze neza cane.

Inyubakwa ziza cane zigerekeranye imbere yazo hari uduti twiza cane twateye harimwo nagati karekare hino hari imbuga isa neza cane n'igiti ciza cane gisagaraye cwaa zi rutoto.

Kw'ishure iwacu, mu mbavu aho inyubakwa z'ishure ryacu zigarukira, ntihahora habona iyo hageze mw'ijoro, hari abantu bahora baza bakahikinga bakahata ubucafu abandi nabo bakahanywera urumogi, nico gituma ubu bashizeho itara rishobora kumurika, kugira ivyo vyose bituzwe.

Inyubakwa nziza cane biboneka ko ari inyubakwa z'amashure hari igiti kirihino mu kibuga, kandi hari n'inkingi imwe iboneka yonyene ifise aho ifashe.

Imbere y'uruzitiro rwa rya shure ryisumbuye ryo mu Nyakabiga, hari ivyatsi vyahameze. N'aho rimwe rimwe usanga bikenewe, birasaba ko abanyeshure baho bobikata kugira ngo ntibikure cane bibihire aho hantu.

Ishure ryisumbuye rya kinanira ya mbere rigizwe n'inyubakwa zibereye ijisho, ninyubakwa zigerekeranye kandi iruhande yaho hari iyindi nyubakwa itagerekeranye ariko nayo nyene yubatswe mu buryo bwa kijambere.

Vya biti, biteragiye imbere mu ruzitiro rw'ishure ryisumbuye ryo mu Rutegama, vyarasagaraye cane; birasaba ko boza bakabikata bimwe bimwe, kugira ngo habone, kuko ubu no kugira ubone inyubakwa z'amasomero, biragorana.

igihe nari nungurujwe mvuye mumwaka w'umunani ngiye mu mwaka w'icenda nararyohewe cane kuberako naringiye kwigira mu bibanza biri hejuru iyoturi mu mwanya w'akaruhuko harigihe tuba turirabira hirya no hino ibirengana

Kigeme ni umwigisha wacu w'igifaransa. Turamukunda cane. Iyo ariko aratwigisha yambara impuzu nziza cane, kandi aragerageza iyo ariko aratwigisha akadutahuza cane.

kw'ishure ryisumbuye rya nyakabiga harangwa n'umutekano udasanzwe uruzitiro rufise urugi rukomeye cane ntushobora kwinjirayo umunyezamu atakugururiye nga kubaze n'ikikugenza.

Mu gihe ku ishuri wacu aho abanyeshuri bigira mu masomero atandukanye hasanzwe hari imiryango ikozwe mu biti, hari uwundi muryango wo ukozwe mu cuma, uwo muryango nawo ukaba wugara ahantu habikwa ibikoresho bitandukanye.

kw’ishure ryisumbuye aho kimenyetso yiga hari ikibanza ata abanyeshure bigiramwo ico kibanza ni co baca bashiramo ibikoresho bimwe bimwe bitariko birakoreshwa uwo mwanya, nk'intebe amameza n'ibindi n'ibindi.

Ishure ryisumbuye ry’ imuhanga rigizwe n'inyubakwa zibereye ijisho zubatswe mu buryo bw'igorofa, kandi baranategekanije ku ruhande n'ibigega vy'amazi kugira ngo iyo amazi akamye baca bakoresha ayimvura.

Mu gitondo cuno musi tumaze gushika kw'ishure twarungurutse mw'isomero ryacu dusanga twaribagiye kuryamika intebe ni, kubera ko ku ba gatanu heze twariko turagira isuku tubanza kuzivyura turazishinga twashe twihutira kuziryamika kugira dutangura ivyigwa.

Kw'ishuri wacu hariho aho kugurira utuntu tumwe tumwe two gufungura canke two kunywa nta munyeshure ashobora kugira inzara canke inyota, kubera ko mu mwanya wo gukina canke wo kuruhuka urafise aho ushobora kudakugurira ako ushaka.

Inzugi zose ziri ku masomero yo kw'ishure ryacu zikozwe mu biti, ariko isomero ry'umwaka wa gatandatu ririko urugi rw'icuma, rurakomeye cane, kandi rusize n'irangi ryiza cane.

Mw’isomero ryacu, baratwimuye batujana kwigira ahandi; uno munsi narungurutse nsanga hariho ikindi kintu bahubatse, iruhande y'ikibaho, bishoboka ko bashaka kuhashira amazi.

Ku mashure ntusanga hari amasomero gusa, oya namba ,ahubwo hariho n'izindi nyubakwa bategekanya aho abarongoye ayo mashure canka bahakorera ibindi bikorwa bakorera. Usanga ari nziza cane zibereye ijisho.

Turi mu bibazo vy'igice ca gatatu, kugira ngo duce dusozera umwaka; uno munsi twari turamutse dukora ikibazo c'icigwa c'igifaransa, umwigisha wacu yaje akaze cane, nta n'uwamukubitana urugohe, mu gihe twariko turakora ico kibazo.

Inyubakwa igerekeranye iboneka uruhande rumwe rwo mu mbavu. Hirya imbere y'iyo nyubakwa hari izindi nyubakwa zitaboneka neza ibendera y'igihugu c'Uburundi n'ibiti bishinze mu kibuga.

Kw'shure iwacu hariho akazu kera impande y'igiti inyuma y'uruzitiro rw'ishure kari gasanzwe gacururizwamo utuntu duto duto two kunywa no gufungura. Ariko rero baheruka kukugara abajejwe intwaro kubera ko bavuga ko kegereye ibarabara cane.

Iyo urengutse hari inyubakwa zigize ishure ryisumuye ryo murutana uratangara cane izo nyubakwa zisa neza cane winjiye imbere mu ruzitiro usanga aho ibiti na vyo nyene vyiza cane bibereye ijisho.

Inyubakwa zigize ishure ryisumbuye ryo ku mubanga, zatangwiye gusaza. Ku mabaati birasaba ko bahongera ko irangi reka no ku mpome hirya no hino sobavyisa bongeye ko akarangi.

Kw'ishure ryisumbuye rya Musenyi, abanyeshure batari bake biga bararayo. Ni co gituma iyo urengutse mu ruzitiro rw'iryo shure, usanga hari ivyambarwa bamesuye bakavyanikira hanze, hamwe n'ivyo bisasira canke bifuka.

Ishure ryisumbuye ryo mu Gihosha, rigizwe n'inyubakwa zubatswe mu buryo bw'igorofa, bamwe bigira hasi abandi banyeshure hejuru. Ku baduga mu kibanza co hejuru barategekanije ingazi zidugayo.

Ishure ryisumbuye ryigisha imyuga ryo mu Cibitoke rirabereye ijisho. Inyubakwa zigize iryo shure baheruka no kuzisiga irangi ku mabati asa n'urwatsi rutoto, aca asa n'utwatsi twateragiye kubera natwo nyene dusa n'urwatsi rutoto.

Ukirenguka kw' ishure ryisumbuye ryacu, hari igiti uhabona gisagaraye. Abantu benshi ntibazi neza uwateragiyeho ico giti, ariko bivugwa ko kimaze imyaka irenga mirongo itanu.

Inyubakwa ndende cane utabona aho ihera naho ihereza, mu mpome ziyo nyubakwa harimwo irangi ryera, hari ibiti impande yayo hakaba n'imiduga ibiri ihagaze.

Winjiye imbere mu ruzitiro kw' ishure ry'isumbuye ryo ku Mubuga, hari igiti kininiya cane gisagaraye, hakaba n'ibindi biti biri hirya, ariko ico giti utangura gushikirako kirabisumba vyose.

Abigisha batari bake bigisha kw'ishure ryisumbuye ryo mu kayanza, bagendesha imiduga. Usanga itonze umurongo imbere y'inyubakwa zayo mashure, umuduga w'amwigisha w'igifaransa urirabura.

Ishure ryisumbuye ryo mu kamenge riri ahantu heza cane ku buryo uciye no kwibarabara urabona inyubakwa zigize iryo shure iyo winjiye imbere mu ruzitiro, naho urasangayo ibiti bitandukanye, kandi hariyo n'igiti ki mwe gikuze gusumba ibindi.

Inyubakwa nziza cane zibereye ijisho biboneka ko ari inyubakwa z'amashure hirya no hino n'inyuma y'izo nyubakwa hariyo ibiti byiza cane bibereye ijisho imbere y'izo nyubakwa naho hariho ibendera rihungabana.

Ishure ryisumbuye ry'i Muhama, rigizwe n'inyubakwa zishaje cane. Ni izakera, zubatswe ku ntwaro y'ababirigi. Imbere y'amasomero, hari ingazi ziduga na zonyene zatanguye gusaza.

Ishure ryisumbuye ryo mu Kibenga ni irya kera cane rimaze no kuramura abatari bake. Abategetsi b'igihugu cacu bahize baravyibuka bagaterera umuganda bakaguma barisubiramwo ari na co gituma usanga inyubakwa zaryo zisa neza cane.

Ku mashure nka yose, iyo isaha iheze, abanyeshure bari mu vyigwa vyabo, baravuza inkengeri; kw’ishure iwacu, inkengeri bayimanitse inyuma y'isomero ryacu, iyo bayivugije hari igihe dukangukwa.

Iyo ndi mw’isomero kw’ishure iwacu, ndungurutse mw’idirisha, ndabona izindi nyubakwa zubatswe hirya y'ishure, kandi hariyo n'ibiti bitari bike, utwatsi eka no hakurya ya vyose, hari iyindi nyubakwa nziza cane, iboneka uruhande rumwe.

Umuntu wese yize kw'ishure ryisumbuye ryo mu gisenyi arashima cane ingene hubatswe uhoari urahema akayaga keza, kubera ko inyubakwa zubatswe zitandukanye.

Urwarugi rugize umuryango w'isomero ryacu rusigaye rufise uducafu turiko, kubera ko hari ibi papuro bakunda kumanikako birasaba ko twogerageza tukagira ibisuku kugira ngo iranga risize koria aniubururu isubire gusa neza hose.

Inyubakwa z'amazu bigaragara ko aramashure muri izo nyubakwa ibara riboneka cane n'ibara ry'umuhondo hamwe n'ibara ryera hagati y'izonyubakwa hari ikibuga.

Turiko turitegurira ibibazo vy'igice ca gatatu bisozera umwaka. Nico gituma udusanga mwishure tutariko turasamara ahubwo tuguma dusubiramwo ivyigwa kugira ngo tuzobitore neza.

Iminsi yose ku wa gatanu imbere yuko dutaha mu mihana iwacu mwigisha yatubwiye ko twama dusiga dukoze isuku mw'isomero ni co gituma intebe zose tuzoza tugakubura tukongera tugahanagura neza ikibaho tugasasa n'igitambara ku ntebe no ku meza ya mwigisha.

Intebe iri ahantu mw'isomero; hari n'ikibaho co kwigirako, kimanitse ku ruhome, kiriko uko ivyigwa bigenda birakurakuranwa, hamwe n'ayandi majambo yanditse mu gifaransa.

Isaho yirabura iteretse ahantu yegamiye uruhome imbere y'urwo ruhome na ho hariho ivyuma bisa n'ubururu.

Umuduga wera uri mpande y'inyubakwa zimwe zigerekeranye. Hari n'uwundi muduga utaboneka neza uri munsi y'izo nyubakwa. Hirya no hino hariho ayandi mazu kandi imbere y'ayo mazu hari ikibuga kirimwo ivu.

Uno munsi mw'isomero ryacu hari hagutse cane, twari no gushobora kuhakinira umupira. Ni kubera ko intebe zimwe zimwe bari bazikuyeyo bazisohoye bazijana ahantu hariko harabera inama y'abavyeyi.

Inybakwa nziza cane kandi ndende igeretse rimwe. Biboneka ko ari amashure kubera ko hari abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure bayihagaze iruhande.

I Mureke ni ishure ry'isumbuye ry'abihebeye imana ukiharenguka usanga uduti twiza cyane tureture dutanga gatoto utwatsi twiza cane byose bisan'urwatsi rutoto, wohora uraraba.

Ishure ryisumbuye ryo mu Gitamo, rigizwe n'amasomero afise inzugi zikozwe mu biti. Ariko rero hari isomero rimwe ry'umwaka wa cumi na rimwe ryo urugi ruri kuri iryo somero, rukozwe mu vyuma, rurakomeye cane, rusize n'irangi risa neza cane.

Ishure ryisumbuye ryo ku Ntega inyubakwa zigize iryo shure zirateye isoni cane. Kubera ko hamwe hamwe usanga harabomaguritse, bisaba ko boza ababijejwe bakasubiramwo.

Twebwe abanyeshure bataha mu Kanyosha, baratworohereje cane. Mu gihe dusanzwe twiga kw'ishure ryisumbuye ryo mu Ngagara, baraturondereye umuduga udukura mu Ngagara gushika mu Kanyosha ku mafaranga makeya cane.

inyubakwa niniya cane zibiri zirabana zigerekeranye hakaboneka hagati y'izo nyubakwa zirabana ishoboka ko ar'amashure uravye uburyo zubatswemo

Ishure ryisumbuye rya komine Ruhororo rifise inyubakwa nziza cane zigizwe n'amatafari ahiye, kandi imbere y'amasomero uriko urahaca ntunyagigwa canke ngo bakirwe n'izuba kuko naho nyene barahubatse.

Ishure ryisumbuye ry'i Mutaho rirabereye ijisho, inyubakwa zigize iryo shure zubatswe mu buryo bwa kijambere, hari ibiti imbere y'amasomero hirya no hino navyo nyene bibereye ijisho.

Kubera ko abanyeshure bari mu buruhuko, amasomero amwamwe, uhaciye ukarunguruka yaba ayisumbuye canke matomato, usanga ata banyeshure bariyo hariyo intebe gusa.

Iyo urengutse ku ishuri ry'intango rya vunga, mu gihe abanyeshure bamaze gushika mu masomero usanga harangwa n'agacerere kadasanzwe. Inyubakwa zaho zibereye ijisho ibendera ry'igihugu niryo usanga ziriko rirahungabana muri ico kibuga kiri mbere no hambavu y'ayo mashure.

Uwujejwe ububiko bw'ibitabu, kw’ishure iwacu, birasaba ko bomukebura, kubera ko ico kibanza cagenewe ibitabu, usanga yagishizemwo n'ibindi bikoresho, bitagenewe kubikwa aho hantu.

Kw'ishure ryisumbuye aho niga, hari abanyeshure bamwe bamwe biga bararayo. Iyo urungurutse h'abanyeshure barara usanga hariho umuhora munini cane hirya no hino hagacaba ivyumba abanyeshure bararamwo.

Igihe narenguka uno munsi kw'ishuri wacu nahatswe kuhayobegwa kubera ko ntitwamenye ko ejo dutashe baciye basiga impome ku masomero yose kuva mu mwaka w'indwi gushika mu mwaka w'icumi w'ubuhasa n'umuhondo.

abantu benshi cane bicaye baraba uruhande rumwe bishoboka ko hari ico bari ko barakurikirana harimwo muri abo ahagaze muri abo bantu harimwo n'uwihebeye imana hari ibitsina bitandukanye ibitsina gabo ibitsina gore kandi harimwo abato n'abakuze

Ishure ry'isumbuye rya komine Butaganzwa, inyubaka zigize iryo shure zahora zishaje cane. Bariko barazisubiramwo mbere hamwe hamwe, bariko barubaka mu buryo bw'amagorofa.

Ukirenguka kw'ishure ryisumbuye ry'i Nyabikere, ubanza kubona ibiti vyiza cane bibereye ijisho. Ivyo biti bifise akamaro katari gato, kubera ko biratanga agatutu, bigakinga inkukura, n'ubundi bumaro butandukanye.

Mu bibazo birangiza umwaka tumaze iminsi dukora, vyinshi muri vyo usanga harimwo kwishura ngo ego canke oya; biraheza bikanyorohera cane kubera ko iyo babajije uko vyinshi ndabitora.

Ikigwati ciza cane, kigizwe n'amashure, amavuriro n'izindi nyubakwa; hari ibiti biri muri ico kibanza, impande y'izo nyubakwa, hari n'umuduga uhagaze mu kibuga kiri impande y'izo nyubakwa.

Inyubakwa nziza cane, zimwe zimwe zigerekeranije, uduti twiza cane tureture tubereye ijisho, utwatsi imbere y'inyubakwa zimwe zimwe.

Ishure ryisumbuye ryigisha ivy'imyuga ry'ingozi rifise inyubakwa nziza cane hariho n'ikibanza kigizwe n'ingazi ucamwo iyuriko uraduga mu bibanza bimwe bimwe vyo hejuru.

Kenshi ahari amashure usanga barahateragiye n'ibiti haba imbere yizo nyubakwa canke inyuma, biba bifise akamaro cane kubera ko bishobora gukinga inkukura, gutanga agatutu, eka mbere usanga binahabereye.

Uduti twiza cane, dusa n'urwatsi rutoto ku mababi, ikibuga duteragiyemo, hirya hari inyubakwa ziboneka igice co hejuru, bishoboka ko ar'amashure.

Igihe turimwo kirangwa n'iterambere ridasanzwe mu burundi no ku mashure yisumbuye canke matomato abigisha usanga barateye intambwe baraguze imiduga kw'ishure ryisumbuye ryo mu kanyoshae imiduga y'abigisha irarenga itanu.

Ishure ryisumbuye ryitirwe kazoza ryo mu buyenzi rimaze igihe kitari gito ni co gituma uhaciye usanga impome zigize izogorofa n'impome zigize uruzitiro zatanguye gusa nabi no kuvamagurika.

Ishure ryisumbuye ryo ku mugendo. Inyubakwa zaryo zibereye ijisho uburyo zubatse, hari uduti twiza cane tumwe tureture utundi tugufi, tubereye ijisho. Hari n'imbuga nziza cane abana bakiniramwo.

Mu kanyosha hari amashure y'isumbuye atari make na canecane ayigisha ibijanye n'imyuga kugira ngo batandukanye amashure amwamwe n'ayandi ishure ryose barandika ku ruzitiro uko ryitwa.

Ikibaho cama gikenewe mu masomero, kubera ko umwigisha aracifashisha, kandi iyo hari ibintu vyanditswe ku kibaho, n'aho batobihanagura umunyeshure arashobora kubiraba akabisubiramwo, bikamufasha no kwibuka uko umwigisha yabisiguye.

Inyubakwa nziza cane bishoboka ko ari nyubakwa z'amashure. hirya hari izindi nyubakwa ziboneka ibice bice hejuru hari igicu gisa n'ubururu kikongera kikera hari n'ikibuga kitari gito imbere y'izo nyubakwa.

Inyubakwa zigize ishure ryisumbuye ryo mu burengo i Ngozi zirateye igomwe zubatswe mu buryo bwa kij mbere zisizwe amarangi meza cane ayasa n'umuhondo, ayera n'ayandi. Uharengutse wohora urazihweza.

zanyubakwa z'ishure ryisumbuye rya nyarushanga baraye bazisitse irindi rangi risa n'ubururu ryiyongera ku rindi ryarire hasanzwe ryera ca giti naco kirimbere yizo nyubakwa kibandanya g'isagarara

Ca giti kiri impande y'inyubakwa z'ishure ryisumbuye ryo mu Kamesa, kibandanya gisagarara cane. Birasaba ko boza bakagikata kubera ko gishobora kubandanya gikura kigasumba n'izo nyubakwa.

Ishure ryisumbuye ryo mu Bwiza, ryegereye ahantu hari akaguriro, n'ahandi bacururiza utuntu dutandukanye; ni co gituma ukunda gusanga abanyeshure bamwe bamwe, batari mu masomero yabo, ugasanga bicaye aho hantu hacururizwa ibintu bitandukanye.

Iyo winjiye mu ruzitiro rugize ishure ryisumbuye rya Gatara, usanga haga cane; nico gituma abigisha bamwe bamwe iyo baje gutanga ivyigwa, abaje n'imiduga, bayihagarika inyuma y'inyubakwa zigize iryo shure, kubera ko imbere ata kibanza kihari.

Umuryango wuguruye. Urugi rw'uwo muryango rusa n'ubururu, impome ziri kuri uwo muryango zisa n'umuhondo, kandi zirirabura ku ruhande rwo hepfo.

Ku Mubuga hasigaye harangwa n'iterambere ridasanzwe. Kubera ko hari ikigwati giheruka kuhubakwa. Ico kigwati kigizwe n'amashure, amavuriro hamwe n'izindi nyubakwa zitandukanye. Hari n'ibiti bihabereye.

Ni vyiza ko ahantu hose hari inyubakwa igeretse ku yindi habaho ingazi zubaste neza ziduga mu kibanza cyo hejuru aho ni muntumbero yo kwirinda amasanganya atandukanye ashobora gushikira ubarikaraduga canke amanuka.

Imbere yuko dutaha uno munsi mu isomero ryacu intebe zitarinke twazikuyeyo tuzijana handi batweretse uhasigaye y'intebe zidashika cumi ni kubera ko kuri u wa mbere tuzokora ibibazo byasaba ko intebe zimwe zimwe tuzishyira hazokorerwa ivyo bibazo.

amashure y'inyarurambi yubatse ku musozi muremure uhanamye sinshobora kuhajana k'akana kanje k'imyaka indwi kubera ko gashobora gutembagara kariko karahaduga canke kariko karahamanuka

twari tumenyereye ko kw,ishure dy'isumbuye ry'imureke ku kibuga kimwe mu bibuga vy'umupira w'amaboko wamusanga hari abanyeshure bari ko barahakinira ariko uno munsi ntabari bahari kubera ko bari mu buruhuko

Inyubakwa iboneka uruhande rumwe rugizwe n'amatafari aturiye, imbere bigaragara ko ari isomero hariyo intebe z'abanyeshure zo kwicarako, hari n'idirisha rigizwe n'utwuma n'amabati.

Ishure ryisumbuye ryo mu ngagara n'iryakera cane inyubakwa zaryo bivugwa ko zubatswe ku ntwaro y'ababirigi ninaco gituma usanga impome amabati n'ibindi bikoresho bigize izo nyubakwa bitandukanye n'inyubakwa zubu.

Igihe cose dukoz' ibibazo haba mu cigwa c'inyigisho menyeshantara, icigwa c'uhinga n'ibindi n'ibindi ,hakaba harimwo ibibazo bivuga ngo ishura ego ca nke oya ndaheza nkabikora nyarutsa, ni kubera ko binyorohera cane kwishura

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Gasekebuye hariho igiti ciza cane giteye igomwe, ico giti nta wuzi neza uwagiteragiye canke ko cimejeje, kimwe gusa kirahabereye, kandi abatari bake baragikunda.

Iyo urengutse kw'ishure ryisumbuye ryo mu Bwiza uratangara cane. Rifise inyubakwa zubatswe ku buhinga buteye igomwe kandi butangaje, wokwiyumvira ko ari inyubakwa za kaminuza yo mu bihugu vyo hanze.

Twari tumenyereye ko abarezi canke abandi batandukanye bakorera ku mashure ari bo bagendesha imiduga gusa, ariko ubu iterambere ryaraje n'abanyeshure bamwe bamwusanga bayifise ari na cyo gituma kw'ishure ryisumbuye ryo mu kanyosha usanga hari imiduga myinshi cane.

Inyubakwa nziza cyane ibiti utwatsi turi hino ikibuga cyagutse, ibendera rimanitse rihungabana, hejuru y'ibyo byose hario igicu gisa n'ubururu congera cera.

Uno munsi, naherekeje Karadiridimba, ndamushikana kw’ishure, nca ndamurindira kugira dutahane kandi sasita; ariko rero, babahamagaye gufungura, nca nsanga imeza babashirirako imfungurwa iracafuye cane, nca ndabahanura ko boza barayigirira isuku.

Hirya gato y'amaso yanje hari inyubakwa ibere y'ijisho y'amashure inyuma n'imbere yayo hari ibiti n'izindi nyubakwa vyose bitaboneka neza hari n'inyubakwa impande yayo ikiri ikirubakwa igerekeranye hakaba n'ibendera ry'igihuguu u kibuga rihunga abana.

Mwigisha wacu yama ariko arasemerera, yuko imbere yo gutaha tugirira isuku ikibaho tukagihanagura; ariko rero, abanyeshure bamwe bamwe baba baramukiwe, baravyirengagiza ku buryo bukeye dusubiye kw’ishure, usanga vya vyandiko bikiriko.

Kubera ko icigwa c'ibiharuro kingora cane iyo abandi banyeshure bagiye gukina nca nsaba muvyaranje, kubera ko dusanzwe twigana na we akabatahura ibiharuro kugira ngo dusigare mw'ishure gatoya abanza sigurire.

Ya mpene yo kwa Rurihafi uno munsi yadusamaje, kuko igihe twari twibereye mu masomero yacu twagiye tuyibona iriko irarisha muri twa twatsi twiza cane turi kw'ishuri iwacu munsi ya vya biti.

Isomero ry'umwaka w'umunani mu kuryubaka basigaje idirisha rininiya cane rirangaye abanyeshure babandanya basaba ko boraba ingene bahazibira kubera ko iyo imvura iguye usanga bamwe bamwe banyagirwa abandi bakabangamirwa n'imbeho.

Kubera ko imvura yarayiguye mucarama amazu amwamwe akononekara ,ahandi hagaterwa n'amazi ,uno munsi mu kibazo twakoze kijanye n'icigwa c'ubuhinga ,mwigisha yashimikiye cane kutubaza ibijanye n'imvura.

Rya shure ryisumbuye rya komine Ngozi, bararisize ayandi marangi ku mpome, ku nzugi n'ahandi. Amarangi amwamwe aririko asa nayagize ibendera ry'igihugu cacu.

Kw'ishure iwacu, hari abanyeshure biga bararayo; iyo urengutse mu kibanza bararamwo, ugishika ku muryango, ukihweza inzugi zaho, n'ibiri hejuru kuri uwo muryango, wokwibaza ko ugira winjire mw'isengero.

Uno munsi muvyaranje Pfagutunga, yari aramutse yerekana ivyo yari amaze iminsi yiga. Twari twamwitavye ku bwinshi, na we yari yicaye imbere ari kumwe n'abanyeshure bagenzi we, na bo nyene barangije amashure. Babahaye amanota meza cane ateye igomwe duca turabakomera amashi

Inyubakwa ndende cane igerekeranye ifise amatafari aturiye, n'uruzitiro rukikuje iyo nyubakwa na rwo nyene rugizwe n'amatafari aturiye, hejuru ya vyose hari igicu ciza cane cera congera gisa n'ubururu.

Mu gihe c'ibibazo n'aho baba baduhaye impapuro vyanditseko, tugakorerako baranavyandika kukibaho, kugira ngo uwo binaniye gusoma ku rupapuro, acaraba no kukibaho ko ivyo vyanditse ku rupapuro ari co kimwe

Igiti ciza cane, gisagaraye kibereye ijisho; hirya yaco, hari izindi nyubakwa, zitaboneka neza kubera ico giti kizikingiriye; ariko zishobora kuba ari inyubakwa z'amashure; hejuru hari igicu ciza cane uruhande rumwe rusa n'ubururu urundi rwera.

Inyubakwa z'amashure zo mu Kamenge usanga zitandukanye n'inyubakwa z'amashure zo mu Carama. Kubera ko mu Kamenge inyubakwa zaho ari izakera, usanga zishaje, bisaba ko bazisubiramwo.

Inyubakwa nziza cane, yubatswe mu buryo bw'igorofa. Yubatswe mu buryo bwa kijambere, bishoboka ko ari inyubakwa z'amashure. Impande y'izo nyubakwa, hariho ikibuga na co nyene kibereye ijisho, bishoboka ko kigizwe n'umusenyi.

Ishuri ryisumbuye ryo mu Kanyosha rigizwe n'abanyeshure biga bararayo abandi na bo bakiga bataha. Abiga bararayo rimwe rimwe baritwararika isuku ry'ivyo bararako canke ivyo bambara, nico gituma babimesura bakavyanikira hanze na cane cane ku munsi wa gatanu.

Ishure ryisumbuye ry'abihebeye Imana ryo mu Rugari, inyubakwa zaryo ni nziza cane, inyubakwa ziragerekeranye, vy'ukuri urengutse kuri iryo shure wohora uraraba.

abantu babiri b'igitsina gabo bahagaze imbere y'inyubakwa bishoboka ko ari amashure umwe aboneka uruhande rwose guhera ku mutwe gushika ku maguru uwundi na we aboneka umutwe gusa uruhande rumwe

intebe nyinshi cane zirahantu abanyeshure bigira izo ntebe ntizihagaze neza cane nk'uko zisanzwe zimera ariko zirashinze zishingiye uruhande rumwe

Abanyeshure iyo batari mu mwanya wabo w'ivyirwa usanga bari hanze kandi umwe wese abafise umwidegemvyo bamwe barahagarara bagatera udukuru abandi bakiyicarira abandi bagakina udukino dutandukanye.

Iyo barikobaragira isuku mu masomero, birasaba ko n'intebe bazivyura bakazihagarika kugira ngo amazi canke umukubuzo bishike hose.

Mu ntumbero yo kugira isuku rikwiye, abanyeshure biga bararayo, ku mashure amwamwe y'isumbuye, wama usanga bamesuye ivyambarwa vyabo, canke ivyo bararako, bakabimanika ku migozi iba iri impande y'aho barara.

Ishure ryisumbuye ry'abihebeye Imana ryo mu rugari ni ryiza cane iyo wihweje inyubakwa zaryo, hari ibiti biteye igomwe bikikuje hirya no hino imbere y'ayo masomero n'ahandi n'ahandi.

Mu mashure hamwe hamwe basigaye bategura ifungurwa abanyeshure bafungurira kw' ishure, ibikoresho bakunda gukoresha usanga aram'asafuriya kubera mu gihe ca none inkono usanga benshi batakizikoresha.

Uno munsi, mwigisha yambwiye ngo ngende kuvuza inkengeri, hari sasita zuzuye, kubera ko uwahora ayivuza siho yari ari. Nanje ntivyanyoroheye kubera ko yari imanitse hejuru, nanje nkaba ndi mugufi. Nabanje gusimbagurika kugira ndayishikire.

Ikintu gitandukanya inyubakwa z'amashure y'intango canke yisumbuye, si abanyeshure gusa. Naho urengutse ahari izo nyubakwa urashobora gusanga hariho icapa canditseko ibiranga iryo shure ugacumenya ko ariry' intango canke iryisumbuye.

Ikibaho kiri ahantu mw' isomero kimanitse ku ruhome. Hariko ivyandiko bishoboka ko ari ikibazo abanyeshure bakoze. Ico kibaho kiva mu mfuruka imwe y'iryo somero kigashika mu yindi mfuruka.

icigwa kijanye n'ubutunzi dusanzwe tugihabwa n'umwigisha ava mu gihugu c'ububirigi ari na cyo gituma uno munsi hariho na bagenzi b'iwe bari baje kuraba ingene yigisha kandi babishimye cyane.

Ishure ryisumbuye ryo ku Mushasha inyubakwa zaryo zirabereye ijisho. N'iyo ukiharenguka ukiri nko ku metero ijana ugaterezayo amaso wumva wohora uraraba kuko harateye igomwe.

Uno munsi imbere yuko dutaha tubanje gukura intebe zose mw'isomero iwacu, tuzijana ahandi hantu tuzokorera ibibazo vy'igice ca gatatu tuzokora kuri uwu wambere. Mw'isomero hasigayeyo imeza ya mwigisha gusa n'intebe imwe.

Abanyeshure bo mu mwaka wa gatanu aho niga, barabunguruje babakura mur' iryo somero aho bahora bigira babajana mu kindi kibanza kubera ko aho bahora bigira bahisemwo kuhubaka kugira ngo bazohashire amazi tuzoza turakoresha.

Ahantu hose birakenerwa ko hab'isuku, utaravye ibihakorerwa, abantu benshi ntibitwararika isuku mu tuzu twa surwumwe, ariko ni vyiza kuhatunganya neza kuko naho nyene, hashobora kwaduka indwara ziturutse kw' isuku rike.

Iyo ibarabara ricamwo amamodokari canke ibindi bintu bihinda biciye ahari amashure usanga bihungabanya abanyeshure iyo bariko bariga si vyiza rero ko amashure yegera ibarabara rikuru.

Ahantu henshi hakorerwa ibintu bitandukanye, vyaba ibijanye n'intwaro, aho abanyeshure bigira, ahakorerwa ubuvuzi n'ahandi n'ahandi, usanga ibendera ry'igihugu rihashinze rihungabana kandi n'ikintu ciza cane.

Imyambaro y'ishure ku banyeshure batari bake usanga ibabereye cane nko kw'iishure ryisumbuye rya Nyakabiga rigizwe n'inyubakwa zigerekeranye iyo abanyeshure bafashe amasana mu bahagaze imbere yizo nyubakwa usanga baberewe gose.

Inyubakwa nyinshi cane hari n'ibarabara rica hagati yazo, ririmwo umusenyi, izo nyubakwa bishoboka ko harimwo n'amashure harimwo n'uduti n'utwatsi twiza cane.

Ikibaho mu masomero kirakenewe cane, nico gituma abigisha mu mashure ,usanga bagikoresha cane bakandikako ivyigwa iyo bariko barigisha ibibazo iyo hageze ko babaza abanyeshure n'ibindi n'ibindi.

Imbuga nziza cane. Inyubakwa zibiri zirabanye ziboneka uruhande rumwe bigaragara ko ari amashure. Hari n'igiti kir'inyuma y'inyubakwa imwe kiboneka igice k'imwe.

Abanyeshure bo mu mashure yisumbuye, usanga batandukanye n'abanyeshure bo mu mashure y'intango. N'aho umwambaro ubatandukanya, n'ingene bifata haba mwanya wo gukina, usanga abanyeshure bo mu mashure yisumbuye batekanye, kubera ko baba bakuze.

Inyubakwa zimwe ziboneka igice kimwe izindi zikaboneka zose zirikure .Zimwe zimwe ziragerekeranye kandi zirabereye ijisho hari n'imbuga nini irimwe umusenyi imbere yazo hejuru ya vyose hari igicu ciza cane cera congera gisa n'ubururu.

Ubu mu mashure menshi na cane cane ayisumbuye, na kaminuza usanga bakoresha ama mashini nyabwonko, haba mu kwiga canke mu kwigisha ,ivyo rero biranga iterambere mu nyigisho.

Imodoka yirabura iri ahantu har'umusenyi hirya yayo hari amazu menshi cane bibonekako mur'ayomazu hashobora kuba harimwo inyubakwa z'amashure, hari n'ibiti biri impande yamwamwe mur'ayomazu.

Mu bigo vy'amashure na cane cane ayisumbuye, usanga imbere muri ivyo bigo hagutse cane kubera ko n'abanyeshure baba bakeneye ahantu batembera, bakinira, basamira n'akayaga.

Kubera ko kw'ishure ryo ku Mubanga bigisha cane cane imyuga, abanyeshure usanga bamesuye imyambaro bakoresha iyo bari mu vyigwa vyabo vy'imyuga, ibisarubeti, amataburiya n'ibindi bakavyanikira imbere y'aho barara.

Ishure ryacu riheruka kuzana imodoka zibiri zijamwo abantu benshi, izo na zo zikaba zizoza zirunguruza abanyeshure iminsi yose sasita ,bisaba rero ko dutanga amafaranga igihumbi ,kugira dushobore kuzigenderamwo.

Muri ca gisata c'imyuga kw'ishuri wacu barongereje ibindi vyarahandi nta munyeshure ni umwe ashobora kubura ahakorera imyimenyerezo yiwe mbere n'ivyarahandi bimwe bimwe usanga bigaragara.

umwaka uheze intebe n'imeza vya mwigisha wacu yabishira inyuma ariko rero ubu yarahinduye yicara imbere yacu kugira ngo bimworohere aze aradukurikirana neza kubera ko hariho abanyeshure usanga bagorana cane

uruzitiro rw'ishure ryitiriwe mutima mweranda, riri mu gisagara ca bujumbura, ururavye usanga ruteye igomwe. rwubatswe mu buryo bwa kijambere, uturutse inyuma ntiwokwibaza ko ari n'uruzitiro.

Iyo uriko urubaka inzu birasaba ko utegekanya ivyumba bitandukanye kubera ko haba hariho ibintu vyinshi bizokorereurwayo nico gituma hamweye hamwe haba no ku mashure usanga hariho ahantu hariho umuhora ugasanga hirya no hino hariho ivyumba bikorerwamwo ibintu bitandukanye.

Akabati gateretse ahantu bishoboka ko ari mu cumba c'isomero, karugaye kariko nigufuri kugira ukugurure birasaba ko bufite urufunguruzo rw'iryo gufuri.

Iyo ari mu gihe cici usanga ibiti bimwe bimwe biri ahantu bitanguye kwuma kubera izuba no kuri ya kaminuza yigisha ivy'ubuganga yo kumutanga ibiti bihateragiye imbere y'amasomero hamwe n'ivyatsi vyatanguye kwuma birasaba ko babisukako amazi mu kurindira ko imvura igwa.

Dukundane kuva kera cane tukir' abana y'amavuga kwaziga ibijanye n'umwuga, ni naco gituma amaze gushika muri kaminuza yaciy' ahitamwo umwuga wo kubaza ,arabikunda cane

Mwigisha wacu w'icongereza, iyo inkengeri ivuze mu gihe yariko arigisha icigwa ciwe, ntarenzako n'umunota n'umwe; acatora isaho yiwe agaca asohoka, akaja kwigisha mu rindi somero.

Ubu mu ma kaminuza, hari ibindi bisata bitari bimenyerewe vyiyongereyemwo. Hari igisata gishasha kijanye no gucapa no gusiga amarangi, kandi abanyeshure batari bake bariko baragihurumbira.

ndagerageza kubera ko akunda cane ibijanye no guterateranya utwuma yaciye ahitamwo kuja mu gisata kijanye no kwiga umwuga wo guteranya ivyuma muri kaminuza usanga ariko arabikora bikunze n'umwete mwinshi cane yari mu myimenyerezo y'iwe

kw'ishure kaminuza yo kwanyogozi hariho abihebeye Imana biga mu mwaka wa mbere mu gisata c'indimi iyo abanyeshure bariko barakurikirana ivyigwa usanga n'abo bihebeye Imana nabo nyene bicaye mu kibanza c'imbere batekereje cane

Ku bitaro by'abasirikare vyo mu kamenge, niho dukorera imyimenyerezo twebwe abiga mu gisata c'ubuganga. Iyo hageze ko twiga ingene umurwayi aryama ku gitanda baraheza bagakoresha igishushanyo natwe tugaca tubitahura iyo bariko barabidusigurira.

Kw’ishyure kaminuza aho niga, ubu twarahinduye uko twicara; ntitucicara ku murongo umwe, twese turaba umwigisha, ariko ubu dusigaye tugira umurongo uhese wuguruye, kandi uca usanga twese, iyo umwigisha ariko arigisha, tumukurikirana neza.

Abantu babiri b'igitsina gabo bafise ivyo bariko barahana, bishoboka ko hariho ubushakashatsi bariko barakora mu vyo bariko barapima.

Muri kaminuza yacu hari igisata cigisha gukora imiduga ibayagize ingorane hari abanyeshure bahisemwo kuja muri co gisata, kandi babikora babikunze wa musanga bambaye umwambaro w'ubururu iyo bari mu myimenyerezo yabo.

Umwigeme mwiza cane, ariko aramwenyura imishatsi yiwe ifungiye inyuma hari mpuzu yera yambaye, kandi hari n'i cupa ateruye mu minwe iriko n'ico kunywesha ibiri muri iryo cupa.

abantu batatu bigaragara ko ari abanyeshure bambaye umwambaro w'akazi bafise ivyuma bariko barihweza bamwe babiteruye mu ntoke abandi barikora barabirabira kumeza aho biteretse

Abigisha b'ibiharuro h'aba mu mashure yisumbuye canke za kaminuza usanga bafise umwete baciye n'ubwenge na Rurihafi aho yigisha ibiharuro agoma kurikirana abanyeshure bamwereka ibyo bakoze abasigurira abakosora abasubirishamwo.

Abanyeshure biga muri kaminuza nta mwambaro w'ishure basabwa kandi abigeme barashobora guhindura imishatsi uko bashaka kandi abo banyeshure bose aho bicara usanga bicara ku ntebe nziza cane baba bafise n'utumeza imbere yabo bandikirako.

Kaneza dusanzwe twigana kw' ishure kaminuza aho niga mu mwaka wa kabiri, araciy' ubwenge kandi arakerebutse ni co gituma ari we twatoye kugira ngo aduserukire, imisi yose iyo hari ikitubakiye arahaguruka agasab'ijambo n'iy' umwigisha yob'ari mw' ishure agashikiriza iciyumviro ciwe

umwuga usanzwe aringirakamaro ku washoboye kwiga kuberako iyo wize umwuga urashobora kuyiyunguganya mutwawe bikakubeshaho nico gituma n'amana ariyo yahisemwo gukurikira n'umwuga

Abanyeshure bo mu za kaminuza usanga ata muntu aguma abacunga, kubera ko baba bakuze bicara uko babona ko bibereye, kandi basubiramwo ivyirwa bivanye n'igikenewe nta ntuzuzishure usanga bambaye.

Ndandundi n'umwigisha wa kaminuza yigisha ivyigwa bijanye n'ubushakashatsi n'ubuhinga, n'iyatarikarigisha wam'umusanga ari mucumba ciwe akora ubushakashatsi ku vyuma bitandukanye, afise ubwira umwete n'ubukerebutsi

Inankuki yiga mu gisata kijanye n'uburimyi n'ubworozi muri kaminuza aho yiga. Usanga misi yose ariko arakora ubushakashatsi bwiwe na cane cane ku bijanye n'ibiterwa.

Abantu batari bake bari ahantu bariko bariga ibijanye n'imyuga harimwo abantu b'igitsinagabo ku bwinshi, kandi bambaye umwambarosa w'ubururu n'ibibakure bikingira imitwe yabo harimwo na bamwe bamwe batambaye uwo mwambaro w'igitsina gore.

Abantu batatu, umwe ni uwo igitsinagore, ahagaze inyuma y'abo. Muri abo bandi b'igitsinagabo, umwe aricaye uwundi arunamye ku meza har'ivyo ariko araraba. Har'isahu iteretse impande y'abo, hirya har'ibitabo.

Ntimpirangeza asanzwe yiga kw'ishure kaminuza ryo mu cankuzo iyo atari kw'ishure arafise ahacagenda kwisumamwo kugira ngo arondere amafaranga azoriha kw'ishure aho naho n'ahari ubunywero kandi akazi agakora neza cane

Kw'ishure kaminuza nakurikiranye igisata kijanye no kuvura ibitungwa iyo hageze ko tuja mu mwimenyerezo hariho umuhana uri hafi y'ishure twese abari muri ico gisata duca twambara umwambaro uturanga tukagenda kwimenyereza ku nka zitaa dukanyi.

Kwiga guterateranya ivyuma bisaba kwiyubara. Kubera ko hari igihe uburi kurateranya icuma kimwe n'ikindi hakaka umuriro, bisaba rero uburi kumwe n'umuhinga abimenyereye kugira akwereka inkenu vyitwaramwo.

Muri kaminuza iri mu Buyenzi yigisha ibijanye no gukora ivyuma bitandukanye harimwo n'imiduga, barafise ibikoresho bikwiye, kiretse ko n'abanyeshure baho bahiga baba bambaye umwambaro ubaranga, usanga hari n'amameza, ibikoresho bitandukanye n'ibindi n'ibindi.

Hari gisata kijanye no kwiga ivy'ingenzi n'ibidukikije nicyo nahisemwo gukurikirana muri kaminuza ho niga rimwe rimwe hari gihe tugenda mu mashamba atandukanye tugafata amasanamu, tukabona n'ibikoko bitandukanye.

ubu umwuga ujanye no gutegura imfungugwa urijukiwe cane ninaco gituma n'abanyeshure bomuri za kaminuza usanga bahisemwo gukurikirana ijo gisata ku bwinshi iyobarimuvyigwa vyabo vyo kwimenyereza usanga baberewe cane kubera babafise umwambaro ubaranga usa

Abanyeshure biga muri kaminuza usanga batandukanye n'abiga mu mashure y'intango hamwe na yisumbuye, kubera ko abo banyeshure ba biga bakuze ntibivasaba kwambara umwambaro w'ishure, kandi muri vyinshi barigenga bo nyene ni bo bamenya ico bakora n'ico badako kora.

Muri kaminuza y'Uburundi, hariho igisata, cigisha ibijanye n'ubushakashatsi, hamwe no gupima ingwara zitandukanye. Abanyeshure bari muri ico gisata, wama ubasanga mu myimenyerezo yabo, bambaye imyambaro yera derere n'ubukofero ku mutwe na bwo nyene bwera.

Hari isindi nyubakwa bariko barubaka kwishura e kaminuza aho n'iga bariko barabihinyanyura neza kuberako nuno musi hari abandi bategetsi bari baje kuraba aho izonyubakwa zigeze.

Mu bigisha basanzwe bigisha kw'ishure kaminuza yo kwa Nyogozi harimwo n'abigisha bamwe bava mu gihugu c'Ububirigi abandi bava mu gihugu c'Ubwongereza. Biragorana iyo abigisha bari mu nama yabo kubera ko bisaba ko bavanga ikirundi, igifaransa n'icongereza

Inama mpanuzwajambo igizwe n'abavyeyi batandukanye muri kaminuza yu Burundi uno munsi yari yakoranye kwari ukugira bige ikibazo c'umunyeshure yiga kuri iyo kaminuza aheruka guhohotera mugenzi we kubera ko ngo batava mu ntara imwe.

Abantu babiri b'igitsina gabo bishoboka ko ari abanyeshure bariko bariga hari uwundi mugabo ahagaze imbere yabo biboneka ko ari umwigisha wabo umwe muri abo bicaye ariko arereka uwo hagaze iterefone bishoboka ko arivyo ashaka ko amusigurira.

Kw' ishure kaminuza mu gisata iwacu ,aho niga ndahakunda cane ,abigisha muku twigisha bafise ubuhinga bwabo bakoresha ,kandi bakanaturungika rimwe rimwe kugirango natwe dusigura ivyo baba basiguye, bumve ko twabitahuye.

Kuri kaminuza iyo umuco y'ibujumbura mu bigisha bahakorera harimwo abazungu iyo abigisha bari mu nama yabo bagacishamwo ijambo ry'ikirundi abazungu baca barabana mu maso, kubera ko ntiba batahe ivyo bavuze.

Aha ntu hose bigira ibijanyi n'imyuga birasaba ko abariku bariga canke abigisha bitwararika cane ibijanye n'amagara yabo birasaba gukingira umutwe umunwa iminwe n'ahandi hose hashobora, kubera isanganya.

Burikukiye ni umwigisha dukunda cane kubera ko araciye ubwenge afise n'ubuhinga akoreshamo kudusigurira tugatahura neza natwe usanga tutaheza ngo tumugore cyane turamugamburukira.

Abantu benshi cane bishoboka ko ari abanyeshuri bicaye mw'isomero ryabo bafise ivyarahandi imbere yabo hamwe n'impuzu, bariko bariga umwuga wo kubarira.

Abanyeshure iyo bamaze gushika muri kaminuza usanga bafise itandukaniro riri hagati yabo n'abandi banyeshure. Nta mwambaro w'ishure basabwa, kandi n'intebe bicarako canke uburyo biga vyose biba bitandukanye n'ayandi mashure.

Ubu ku mashure atari make no mu kwigisha usanga bakoresha ubuhinga bugezweho ni na co gituma nko mu mashure amwamwe y'imyuga usanga imbere y'abanyeshure hari ibikoresho bitandukanye za nyabwonko n'ibinme di nibindi.

Muri kaminuza y'imabirizi, abanyeshuri biga ibijanye n'igisata c'imyuga n'umunsi bari baramutse bimenyereza, kubera ko muvyo bakora usanga hari mwo guterateranya ivyuma ,usanga batunze ku murongo bateranije ivyuma vyinshi cane ,bambaye umwambaro w'akazi n'ibindi bikingira umutwe.

Abantu batandukanye, bicaye ahantu mu kibanza co kwigiramw. Bishoboka ko ari abanyeshuri bo muri kaminuza. Bamwe baricaye, ariko hari n'abandi babiri babahagaze imbere.

Abanyeshuri bagitangura umwaka wa mbere mu gisata ca kaminuza barabateranya bataravye ibisata. Aho ni kubera ko icirwa c'igifaransa, igiswahiri, n'icongereza mu myaka ya mbere ya kaminuza babanza kufitigira hamwe.

Uno munsi mushikanje Ndayizeye yararamutse yerekana ivyo yize, inyuma y'imyaka ine yaramaze kuri Kaminuza . Abigisha bamukurikiranye bamuhaye amanota meza cane, twese abari baje kumushigikira twakomye amashi turaryoherwa rwose.

Nd uw imana nkurikiye na nta bakobwa bari mu gisata co kwiga ivyerekeye ubuhinga ni co gituma wa musanga bafatiriwe cane bariko barakabakaba utwuma dutandukanye.

Abantu batari bake bicaye bagize umurongo uhese wuguruye, biboneka ko hari ico bariko barakurikirana canke bashobora kuba bari mu nama.

Ikintu kiryoshe cane nuko ku mashure bigisha imyuga usanga vyabagiriye akamaro bene amashure. kubera nk'iyo bariko barimenyereza gukora ivyuma canke kubiteranya hari gihe usanga bakoze nk'urugi rugaca rufasha inyubakwa z'ayo mashure.

Inyubakwaza kaminuza aho mvuka I Makamba baraye bazisize irindi rangi uno munsi nahaciye ncandafata isanamu uruhande rumwe kubera ko nanje nkeneye uwabasigiye nanje azoze gusiga inzu yanje.

Mu mashure burya bariga n'imyuga itandukanye hariho iyo kubaza hakabiye kwubaka n'indi n'iyindi iyo hageze umwuga wo kubarira muri no misi abanyeshure barawukunda cane.

Ubu ubuhinga bwarateye imbere nico gituma n'abanyeshure baba aba mu mashure y'intango, ayisumbuye canke kaminuza usanga mu gusubiramwo ivyirwa vyabo canke niyo bari mwishure ntibakoresha amakaye gusa ariko hari naza mudasobwa canke ibindi vyuma vyubuhinga bakoresha.

Ubu no mu ma kaminuza atari make yo mu Burundi, usanga hariyo ibisata vyigisha ibijanye n'ubuhinga, kandi ugasanga bamwe bamwe bakoresha n'ivyuma. Iyo abigeme bariko bariga ingene ivyuma bikora, usanga banezerewe cane.

Rugonga, n'umwe mu bigisha bazwi cane nk'abatanga ivyigwa bijanye n'ubuhinga mu mashuri atandukanye, ayisumbuye n'amakaminuza. Wama usanga afatiriwe cane, kuko birasaba ko ivyuma akoresha, yiga neza ingene bikora.

Muri kaminuza abanyeshure baba biga bakuze nico gituma umwe wese abazi icamuzanye umwigisha ntarinda kubashirako igitsure bicara bisanzuye ariko bakagerageza gushira umutima n'umwete kuvyo bariko bariga.

Umuntu aboneka uruhande rw'inyuma ariko yihweza ivyuma bitandukanye biri imbere yiwe harimwo ivyo bashira mu matwi iyo bariko barumviriza bikabafasha ,harimwo na vya mudasobwa n'ibindi n'ibindi.

Kwiga ibijanye n'imyuga biratandukanye no kwiga ibindi vyirwa bisanzwe umwuga bisaba ko ufata amaboko yawe ugakora wewe nyene ukirabira ico bitanga.

Mu mashure abanyeshure iyo bariko bariga umwuga usanga banezerewe cane kubera ko baba bafise ivyizigiro ko ivyo bariko bariga bizobafasha muri kazoza inyuma yo kurangiza amashure.

Kankindi, muri kaminuza aho yiga, yahisemwo kuja mu gisata cigisha ibijanye n'ubuhinga. Bakoresha ivyuma bitandukanye iyo bariko barimenyereza, ni ico gituma wama usanga aryohewe cane iyo ariko arakoresha ivyo vyuma n'abandi banyeshure bagenzi biwe usanga batangaye.

Uno munsi aho niga twari twagendewe n'umushikiranganji w'inkino n'imico kama yaje atuzaniye agakemanyi kagizwe n'udupira dusa twera hamwe n'imidari, cari ikimenyetso c'uko ishure ryacu ari ryo ryatwaye igikombe mu mahiganwa yahuje amashure yose yo mu Burundi y'inkino z'umupira w'amaguru.